Abanyeshure bo mumashure yisumbuye bicaye hanze kuntebe bakaba bashize ibirenge muvyatsi kandi bakaba bambaye impuzu zo kugorora imitsi Bamwe bakaba bari inyuma kukibuga abandi bakaba bahagaze imbere bariko barakurikira uwubereka uko bagorora umubiri.

Mu kazukasi ugumwe gashaje hasi hasa nabi haracafuye hakaba hari umuringoti usa n'urwatsi rutoto uzana amazi gakaba gafise umuryango w'icuma usizira ngigera mumbavu, naho hakaba hateye umusenyi hejuru hakaba hari amabati yera.

Akazu kasugumwe gashaje kakaba gafise umuryango utukura hasi kakaba hasize isima nomumbavu hakaba hari umuringoti umanukana amazi kandI naho hakaba hashize isima kakaba gashaje hirya nohino hasanabi hari imicafu

Abanyeshure ba Kaminuza bari mukibuga bariko barakina umupira wamaboko abarorerezi bakaba bicaye kumpande zikibuga, bicaye hasi kuntebe abandi bakaba bahagaze hasi, mukibuga hakaba hasize isima haciyemwo imirongo yera.

Imbere mukigo c'amashure yisumbuye, abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko. Hasi mukibuga hakaba hari ivyatsi hamwe n'isima, hirya no hino hakaba hari ibiti birebire kandi hakaba hari abanyeshure bahagaze muvyatsi bariko bararorera umupira ukinwa.

Imbere mukigo c'amashure yisumbuye harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko ,mumbavu zico kibuga hakaba hari ivyatsi bitemye n'ibindi vyatsi bidatemye, bisa n'urwatsi rutoto, kandi mu mbavu hakaba hari biti birebire, n'inyubako zubakishijwe amatafari ndende zigizwe n'amagorofa .

Akazu ka surwumwe k'uruhande rw'abahungu, gafise umuringoti uzana amazi hejuru, usa n'urwatsi rutoto, Ako kazu ka surwumwe kakaba gashaje, gasa nabi imbere, hakaba haraguye ifira, kandi hakaba hari imicafu hasi n'imbere.

Imbere mukigo camashure yisumbuye hakikuje inyubako igeretse kabiri isize ibara ryumuhondo hagati hakaba harimwo ikibuga cumupira wamaboko abanyeshure bakaba bahejeje gukina, muri ico kibuga hakaba harimwo isima nirangi ryera risize hagati.

Ubwiherero bwa mashure matomato bwubakishijwe isima Kandi hasi hasize isima bwarononekaye buracafuye cane hakaba umuringoti hejuru ugizwe n'utwatsi rutoto Kandi kugihome hari amatafari ahiye Hagati hasize isima.

Mukigo c'Amashure harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko, abanyeshure bakaba bari mukibuga bariko barakina, hasi hakaba hasize isima, kuruhande abarorerezi bakaba ari benshi bakaba bahagaze muvyatsi, kandi hirya y'ivyatsi hakaba hateye Ibiti birebire.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, imbere hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hasi muri ico kibuga hakaba hasize isima kandi hakaba haciye imirongo yera, hakaba hari inyubako ifise ibara risa n'urwatsi rutoto hejuru, hasi hakaba hasize ibara ryera.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye, hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hasi kikaba gisizemwo isima haciwemwo n'imirongo yera, kandi mu mbavu z'ikibuga hakaba hateye utwatsi harimwo n'ivu, kandi hakaba hasanzwe harimwo ibipapuro abanyeshure batayemwo.

Akazuka si ugumweko hasi gashaje gakaba karabomagurutse, kandi hakaba hacafuye gafise umuryango usize irangi iryo ubururu w'icuma hasi hakaba hatanguye kugwa ingese ku ruhome hakabasize irangi risa n'umuhondo.

Ituzu twa sugumwe dushaje hasi hakaba hacafuye cane, tukaba dufise imiryango yimbaho hakaba hirya no hino hariho icuma gisa nibara ritukura hejuru hakaba hari igisenge c’ivyuma n’amabati yera, kubihome naho hakaba hubakishije amatafari ahiye.

Akazuka si ugumwe ka kija mbere kakaba gashaje koarimwo umucapfu hasi hakaba hatanguye kwandura ku mpande hakaba hagizwe n'amakaro hejuru hakaba hari igisiga gisize iranga irisa n'umuhondo, kandi abakateretse indobitukura irimwo amazi hasi.

Imbere mukigo c'amashure yisumbuye abana barimbere bariko barakina bahagaze muvyatsi. Bakaba bambaye umwambaro wokunonora imitsi. Hirya yabo har'abandi banyeshure bariko bararengana kandi hakaba har'ibiti birebire mur'icokigo.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko bakaba bambaye umwambaro wo kunonora imitsi, hasi mu kibuga hakaba hari umusenyi, kandi hirya hakaba hari ibiti birebire bihateye hagizwe n'uruzitiro rw'ivyuma ruzitiye iryo shure.

Akazu ka surwumwe ka kijambere, kakaba gafise ibara ryera, kakaba kari ahantu hashaje, hasi hakaba hacafuye cane, imbavu n' imbavu hakaba hateye umusenyi kandi hakaba hari umuringoti uzana amazi, ufise ibara risa n' urwatsi rutoto.

Akazu kasugumwe k'abakobwa hakaba handikishije ibara ry'irabura, hasi hakaba hari amakaro, Kuk'Ibambazi hakaba hari amatafari ahiye kandi hejuru hakaba hakenyeje irangi ryera, kakaba gafise igisenge cubakishijwe ivyuma bitukura, hejuru naho hakaba hasakajwe amabati kumpande naho hakaba hasize irangi ryera.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bari hanze bicaye ku ntebe z'igiti, abandi bicaye ku vyatsi bakaba bambaye umwambaro wo kunonora imitsi, hanze hakaba hari kandi ikibuga c'umupira w'amaboko bamwe bakaba bariko barakina abandi bakaba bariko bararorera ku mpande z'ikibuga.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko, abanyeshure bakaba bariko barakina, abandi bakaba bari ku mpande z'ikibuga bariko bararorera, bakaba begamiye ikibambazi kigizwe n'amatafari ahiye hamwe n'irangi ryera rikenyeje n'irindi riduga kandi rimanuka.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako zubakishije amatafari ahiye zikaba zigeretse, kandi hakaba hari ibiti hari n'imodoka ziri munsi y'ibiti. Imbere kandi hakaba harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko, mu mbavu hakaba hari ivyatsi.

Utuzu twa sugumwe tw’abanyeshure biga mu mashure yisumbuye hasi hari amakaro acafuye mu mbavu hakaba hasize irangi risa n’umuhondo hakaba hagizwe n’igisenge c’ivyuma gisize irangi ritukura hejuru naho hakaba hari amabati yera imbere hakaba hari imiryango isize irangi ryera.

Akazu ka s'urw'umwe k'ikizungu ko hasi, kakaba gashaje hirya no hino hakaba hari ibicafu kandi haguye ingese, hakaba hari umuringoti ufise ibara risa n'urwatsi rutoto, ku mpande hakaba hateye umusenyi kandi kakaba gafise umuryango w'urubaho.

Akazu kasugumwe k'amashure mato mato, gafise amakaro imbere n'irangi ryera hejuru, kakaba gafise umuryango w'ivyuma n'ibiyo usize irangi risa n'urwatsi rutoto, kumbavu z'umuryango hakaba hasize irangi ritukura, kandi kukibambazi hakaba hari amatafari ahiye.

Akazu ka sugumwe gashaje, gafise imiryango y'imbaho n'amagufuri yera, hakaba har'inkingi zisize ibara ryera hejuru n'irindi risa n'ubururu hasi Kandi hakaba har'isima ishaje, hejuru hakaba har'igisenge c'imbaho gishaje n'ibara ry'umuhondo.

Mukigo c'Amashure y'isumbuye, abanyeshure bahagaze mukibuga bariko barakina umupira w'amaboko hasi mukibuga hakaba hari urucekebuye hamwe n'umusenyi, abanyeshure bakaba bambaye Impuzu z'ubururu n'izumuhondo, hirya y'ikibuga hakaba hari ibiti vyishi.

Abanyeshure bo mu mashuri yisumbuye ,bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaguru ,bakaba bahagaze mu vyatsi vyinshi hirya yabo hakaba hari biti bamwe bakaba bambaye impuzu zitukura n'amakabutura y'irabura, abandi bakaba bambaye amapantaro yera n'amakabutura y'irabura.

Utuzu twa sugumwe ku ruhande rw'abahungu twubakishije amatafari ahiye, hejuru hakaba hasize irangi ryera, imbere ku bibambazi naho hakaba hasize irangi ry'umuhondo, hakaba kandi hari umuryango wubakishije ivyuma, ukaba usize irangi ryera.

Abanyeshure bari imbere mu kigo bariko barakina umupira w'amaguru, bakaba bariko bawukinira mu kibuga kirimwo ivyatsi birebire, hirya no hino hakaba hateye ibiti birebire, abanyeshure bakaba bambaye umwambaro uriko udupira dutukura hamwe n'amakabutura yirabura n'ayandi yera.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye harimo ikibuga c'umupira w'amaboko ,hasi mur'ico kibuga hakaba hasize isima kandi hakaba haciyemwo imirongo y'ibara ryera iyinyubako zikaba zisize irangirisa n' rwasi rutoto hejuru hamwe n'amadirisha y'ibiyo n'ivyuma.

Umwigisha yigisha icirwa kijanye no kunonora imitsi yambaye impuzu zo kunonora imitsi kandi arikumwe nabanyeshure nabo bambaye impuzu zo kunonora imitsi akaba ari mukibuga cumupira wamaboko akaba ariko arabigisha ico cirwa co kunonora imitsi hasi mukibuga hakaba hasize isima haciyemwo nimirongo yamabara yera

Utuzu twa sugumwe tw'abahungu turiko turasaza hakaba hacafuye, isima ikaba iriko irabomagurika haba hasi no ku ruhome, hakaba hasize irangi risa n'umuhondo hejuru n'irangi risa n'ubururu hasi, mu mbavu hakaba naho hasize irangi ry'ubururu niry'umuhondo, hirya yaho hakaba hari ibiti.

Imbere mu kigo camashure yisumbuye hakikujwe ninyubako igeretse kabiri hakaba hari ikibuga cumupira wamaboko abanyeshure bakaba bahejeje gukina umupira wamaboko hasi hakaba hasize isima n'abara yera aciyemwo hagati kandi hakaba hari abarorerezi kumpande.

Abanyeshure biga mu mashure matomato bari hanze mu kibuga bakaba bashaka gukina umupira w'amaguru, bakaba bambaye umwambaro w'ishure usa n'umuhondo, hasi mu kibuga hakaba hari ivyatsi kandi hakaba hari umusenyi n'utubuye, mu mbavu z'ikibuga hakaba hateye ibiti birebire bikuze.

Imbere mu kibuga c'umupira w'amaboko, abakinyi bariko barakina umupira w'amaboko, abarorerezi bakaba bari ku mpande z'ikibuga bariko bakoma amashi, hirya hakaba hari uruzitiro ruzitijwe ivyuma rukaba rusize ibara risa n'urwatsi rutoto, kandi hirya hakaba hakikujwe ibiti.

Imbere mu kigo c'amashuri yisumbuye, abanyeshuri bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaguru, bakaba bambaye umwambaro utukura abandi amakabutura yirabura, hirya hakaba hari ibiti birebire bihateye, kandi naho bariko barakinira hakaba hari ivyatsi birebire.

Mucumba bapimiramwo ingwara umuganga yicaye yambaye impuzu zera akaba fise ibimukingira amaboko hamwe n'amarori, kandi akaba afise mudasobwa imbere yiwe hamwe narwagamisha akaba ari mu cumba ca wenyene hakaba hasize iranga irisa n'urwatsi rutoto.

Imbere mu cumba bapimiramwo indwara abanyeshuri b'amashureyisumbuye bambaye udufukamunwa, abandi bambaye impuzu zera z'akazi; bakaba bafise uducupa imbere yabo n'inshinge bakaba bariko barapima indwara bafashe abagwayi.

mw'isomero rya mashuri yisumbuye harimwo utubati tukaba dupanzeko ibitabo kuva hasi gushika hejuru utwo tubati tukaba tugizwe n'ivyuma dusizwe ibara risa n'ivu kandi hakaba hari uruhome ruriko amatafari ahiye n'isima ikaziye hagati.

Mw'isomero imbere hari akabati, kakaba gapanzeko ibitabo kuva hasi gushika hejuru kandi hakaba n'ikiranga misi kiriko ishusho ya Bikira Mariya, hejuru hakaba hari impuzu ihafutse kandi hasi hakaba hasize isima.

Mw'isomero ry'amashure yisumbuye hari utubati tugizwe n'imbaho n'utundi tubaho tugizwe n'ivyuma; ibitabo bikaba bipanze kuva hasi gushika hejuru. Hasi hakaba hari indobo batamwo imicafu, kandi hakaba hateretse ikaziya irimwo amacupa, hejuru naho hakaba hariho ikirago baryamako.

Mwisomero hari ububati busize irangi risa n’ubururu kandi bukaba bugizwe n’ivyuma hasi naho hakaba hari imeza z'imbaho hamwe n'intebe z'imbaho, ibitabo bikaba bipanze kutubati kandi hejuru hakaba hasize irangi ryera hakaba hari n'amatara kandi yera derere.

Imbere mwisomero ry'amashure mato mato harakabati kagizwe n'imbaho kakaba gapanzweko ibitabo kuva hasi gushika hejuru, hejuru hakaba hari igishushanyo cerekana ibihimba vy'umuntu kandi kukibambazi hakaba hari amatafari ahiye hakaziyemwisima hagati.

Abanyeshure biga mu mashure mato mato, bari mu kigo imbere. Bakaba bambaye uduhuzu dusa n'ubururu, hamwe n'udusa n'ivu. Bakaba bahetse amasakoshi akozwe mu bitenge, umwe akaba afise indobo mu ntoki. Inyubako z'abo zikaba zisize irangi ritukura hasi.

Imbere mu kigo c' amashure mato mato, hasi hari umusenyi n' ibinogo kandi hakaba hari amabuye, hakaba hari imodoka ihahagaze , inyubako zikaba zifise ibara ryera hejuru hamwe n' ibara ritukura hasi, hirya no hino hakaba hakikujwe n' ibiti vyinshi .

Mukigo c’amashuri mato mato , hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifise amadirisha y’ibiyo yera, Kandi hakaba hakenyeje irangi ryera, hasi hakaba hari imicafuye, ibipapuro, n’ibindi vyatsi Bihari bicafuye Kandi hakaba hari n’amazi yahateze.

Mw'isomero ry'amashure matomato abanyeshure bicaye mw'ishure bariko bariga, bakaba bafise ibishushanyo imbere abigisha na bo bakaba bariko barabigisha, kandi hakaba hasize irangi risa n'umuhondo mu mbavu, hejuru hakaba hari igisenge gisa n'ibara ryera hamwe n'amabati yera.

Imbere mw'isomero ry'amashure matomato hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ikabikenyeje irangi ryera kuri co kibambazi hakaba hariko ikibaho cirabura candikishije ingwa isa n'urwatsi rutoto hamwe n'ingwa yera hasi hakaba hasizisima.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato, hari igiti kinini gifise amashami maremare, kandi hagati hakaba harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko, abigisha bakaba bahagaze murico kibuga, hasi hakaba hasize isima n'irangi ryera, kandi hakaba hariho igiti gishinzeko ibendera ry'igihugu c'u Burundi.

Ikigo c'amashure mato mato kigizwe n'inyubako zisize irangi ryera, n' irindi ritukura hejuru ,hamwe n'irindi risa n'urwatsi rutoto ,kikaba cubakishijwe amatafari ahiye, imbere mukibuga imvura ikaba yaguye ,kandi hakaba hari ivyondo hasi.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari umusenyi hamwe n'utubuye, hakaba kandi hari ivyatsi, inyubako zihari nazo zikaba zubakishije amatafati ahiye, hakaba hasize irangi ryera, kandi izo nyubako zikaba zifise ivyuma bisa n'ubururu.

Mu kigo camashure matomato ,hari igiti kinini Kiri Hagati mukibuga hakaba hariko ikengeri abanyeshure bavuza kugirango binjire canke basohoke mwishure ninyubako zikaba zigizwe namatafari ahiye zifise inkingi zisize ibara risa nurwatsi rutoto

Ikigo c'amashure mato mato kigizwe n'inyubako zigeretse, hakaba hari ingazi zigenda ziduga hejuru mu mashure . Impande kur'izo ngazi, hakaba har' icuma gisize irangi ritukura. Kandi mu kigo imbere, hakaba hari utwatsi tuhateye, abanyeshure bicaramwo bariko barota akazuba.

Mukigo camashure matomato abanyeshure bamwe bahagaze kwibombo ryamazi abandi bariko baragenda genda hasi hakaba hari inombe isanivu ryumuhondo kandi inyubako zikaba zubakishijwe amatafari ahiye hejuru zikaba zisize irangi risa nagahama

Kuruhome rwamashure matomato hari igicapo gicafyeko umuntu yicaye kugakinga afise igitabo gisa nurwatsi rutoto muntoki kandi yambaye inkofero hakaba hasi hari ivyatsi birebire kurugo ruhome haka hakenyeje irangi ryirabura hejuru no hasi

Inyubako y'amashure matomato yubatswe n'amatafari ahiye ikaba ikenyeje irangi ryera rigenda rikikamye hejuru n'irindi rimanuka. Ikaba ifise kandi imiryago n'amadirisha y'biyo bikaba bisa n'irangi ry'ubururu. Imbere y'iyo nyubako hakaba hari ivu.

Inyubako y'amashure mato mato igizwe n'amatafari ahiye, ikaba isizeko irangi hejuru ku madirisha ryera hamwe no ku myango, kandi ikaba igizwe n'amadirisha n'umwango w'ivyuma, ukaba utanguye gusaza, hasi isima ikaba utanguye kubomagurika.

Mwisomero ry'amashure matomato hari ububati bugizwe nimbaho; ubwo bubati bukaba bupanzweko ibitabo kuva hasi gushika hejuru , imbere kandi hakaba bateretse imeza z'imbaho ziriko ibitabo hakaba hafise umuryango w'urubaho rufise ibara n'ubururu.

Imbere mu kigo c'Amashure matomato har'inyubako yubatswe n'amatafari ahiye, Amadirisha akaba ashaje agizwe n'ibiyo, n'irangi nisa n'umuhondo, abanyeshure bahagaze imbere yiyo nyubako kandi hakaba hari ivyatsi bihateye hamwe n'amabati ariko arasaza.

Isomero ry' amashure mato mato ryubakishije amatafari ahiye, ku kibambazi hari igipapuro, gifise ibara ry' umuhondo, kikaba gicafyeko umupira, intebe, igiti, ikaye hamwe n' ikaramu, ndetse hakaba hacafyeko n' agacamurongo .

Imbere mu kigo c'amashure matomato hari inyubako imwe ishaje ikaba igizwe n'amabati uruhande rumwe atukura abandi yera, imbere mu kibuga hakaba hari urucekebuye hamwe n'utwatsi, abanyeshure bakaba bahagaze imbere y'inyubako bambaye umwambaro w'ishure.

Ikigo c'amashure matomato kikaba kigizwe n'inyubako zifise ibara ritukura hejuru hamwe n'ibara ritukura ku nkingi zimanuka hakabateye ivyatsi imbere mu kibuga hamwe n'amashurwe, kandi hakabacamwo ibarabara ririmwo urucekebuye hagati.

Mukigo c’amashure mato mato hanze abanyeshure niho bahagaze, bambaye umwambaro w’ishure, inyubako ikaba igizwe n’amatafari ahiye, ikaba ifise imiryango n’amadirisha bisize ibara risa n’urwatsi rutoto hamwe n’urubaho gwo kumabati rukaba rusize irangi nugwatsi rutoto.

Inyubako abayobozi b'ishuri bakoreramwo . Hasi hakaba hasize isima , imiryango ikaba ariy'ivyuma isize irangi risa n'umuhondo , n'amadirisha akaba asize irangi risa n'umuhondo. Hejuru hakaba har'igisenge c'ivyuma gisize irangi ritukura , kandi hakaba hariko amabati yera n'amatara hejuru yera.

Imbere mw'isomero ry'amashure matomato abanyeshure bicaye mw'ishure bariko bariga bakabambaye umwambaro w'ishure amashati era hejuru n'amakabutura hamwe n'amajipo bisa n'ubururu bose bakaba bafise ibitabo bariko barasoma, kandi bakaba bidugije hejuru bumwigisha hagaze imbere yabo, ariko arabigisha.

Imbere mwisomero ryamashure matomato hari ikibambazi ibara risa numuhondo kwico kibambazi hakaba hariko ikibaho cirabura candikishijeko irangi ryera, hasi hakaba hasize Isima Kandi hakaba hariko intebe abanyeshure bicarako bariko bariga.

Umunyeshure yiga mu mashure matomato yicaye mw'isomero ,imbere yiwe hakaba hari ikaye hamwe n'ikaramu hamwe n'igitabo cuguruye n'ikindi gitabo kizinze. Imbere hakaba hari umwigisha ariko aramwigisha , uwo munyeshure akaba yambaye umwambaro w'ishure.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu bakaba bariko baragendagenda, hasi hakaba hari umusenyi hamwe n'utubuye kandi imbere y'inyubako hakaba hateye amashurwe ariko arakura.

Ikigo c'amashure matomato gisakaje amabati hejuru atukura n'ayandi yera, abanyeshure bagihagaze imbere bambaye umwambaro w'ishure, imbere y'iryo Shure hakaba hari igiti Kandi hakaba harurucekebuye hamwe n'utwatsi tuhateragiye.

Imbere mw'isomero ry'amashure mato mato, hari akabati gapanzeko ibitabo, kuva hasi gushika hejuru. Ako kabati kakaba kagizwe n'ibiti vy'imbaho, kandi hakaba hari imeza z'imbaho nazo ziriko ibitabo, zikaba zi'iri hasi kw'isima itanguye gusaza.

Imbere mwisomero rya mashure mato mato hari intebe abanyeshure bicarako bariko bariga kukibambazi hakaba hubakishije amatafari ahiye hejuru hakaba hari igisenge civyuma kiriko amatara yera mbere naho hakaba hari ikibaho cirabura candishije ingwa yera.

Ikigo c'amashure matomato, kikaba kigizwe n'ikibuga kirimwo utwatsi hamwe nam'ashugwe imbere y'inyubako, hagati hakaba haciyemwo ibarabara, izo nyubako zikaba zifise inkingi zifise ibara ritukura ry'ivyuma, hejuru hakaba har'akabati manini y'imigongo.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato, hahagaze imodoka mu kibuga yera, hakaba hari n'ibiti hirya no hino, ico kigo kikaba gifise umuryango w'ivyuma w'irabura, inyubako nazo zikaba zubakishije amatafari ahiye kandi zikaba zisize irangi ryera.

Abanyeshure biga mu mashure mato mato baricaye bariko bariga, imbere yabo hakaba hari mudasobwa kandi ku ntebe bakaba bahafise ikaye n'ikaramu, ku kibambazi hakaba hasize isima, abo banyeshure umwe akaba yambaye umupira w'ishure, usize ibara risa n'ubururu hamwe n'ibara ryera, uwundi bicaranye akaba yambaye agakanzu.

Imbere mwisomero ryamashure matomato kukibambazi hasize isima kandi kurico kibambazi nyene hakaba hariko ikibaho cirabura canditseko imyimenyerezo yibiharuro abanyeshure bakaba bicara kuntebe zimbaho kandi bakaba hari amatara ariko araka

Mukigo c'amashure matomato hari inyubako zubakishije amatafari ahiye, zikaba zikenyeje irangi ryera hejuru n’irindi rigenda rimanuka, rikaba rifise imiryango yivyuma isize irangi ryera namadirisha yibiyo, hagati hakaba har’utwatsi kandi hakaba hateye amashurwe.

Abanyeshure bo mu mashure mato mato bari mu kigo hagati, bakaba bikoreye indobo bariko baraja mw'ishure, abandi bana bakaba bari inyuma bafise udusakoshi mu mugongo, twashonywe mu bitenge, kandi aho mu kigo imbere hakaba hari n'ivyatsi vyinshi.

Abanyeshure b' mashure matomato bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu hejuru hasi bakabambaye izoisa n'ivu umwakabayikoreye indobo irimwo amazi bakaba, ariko baragenda binjira mu nyubako yubakisha matafarahiye, kandi ifise amadirisha y'amabati.

Ikigo camashure mato mato kigizwe ninyubako zohasi zisize hejuru kumabati ibara ritukura nibara risa nurwatsi rutoto imbere hakaba hari ivyatsi bihateye hamwe nivu nikibuga cumupira wamaguru hakaba hari imvura yaguye ivyondo bikaba biteze hasi mukibuga

Ikigo c'amashure matomato gifise inyubako mu mbavu ifise ibombo ry'amazi imbere hakaba hari ibishanga n'amazi menshi ahateze y'imvura, kandi mu mbavu hakaba hari ibindi vyatsi bihateye vyinshi hamwe n'ibitoke.

Ikigo c'amashure mato mato hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba ikenyeje isima hejuru igenda izunguruka kandi hakaba hari impapuro ziri ku kibambazi c'amatafari ahiye izo mpapuro zikaba zanditseko ikirangaminsi c'ivyigwa abanyeshure biga kw'iyinga.

Mukigo c’amashure mato mato har’imodoka yera ihahagaze, hakaba hafise uruzitiro rusize ibara ryera, kurugwo ruzitiro hakaba handitwseko ibara ritukura n’ibara ryirabura hamwe nirisa nubururu ,Kandi hakaba hari umuryango ufize ibara ryera n’ibara ritukura hamwe nirindi bara ry’ubururu.

Mw'isomero ry'amashure matomato hari ikibambazi gisize ibara ry'umuhondo, kuri ico kibambazi hakaba hariko ibipapuro vyera ivyo bipapuro bikaba vyandikishije ikaramu isa n'ubururu hakaba hacafyeko uko basoma isaha y'urushinge.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato, hari ikibuga kirimwo umusenyi n'utubuye, kandi hakaba hari ibikinisho vy'abana bisize irangi ry'umuhondo n'irangi ry'ubururu, kandi imbere hakaba hari ibiti birebire, hakaba hafise uruzitiro rw'ivyuma rusize irangi ry'ubururu.

Isomero ry'amashure matomato rigizwe n'amatafari ahiye ku kibambazi hakaba hariko ikibaho rikaba candikishijeko ingwa yera hamwe n'ingwa y'umuhondo hasi kw'isima hakabateretse intibe abanyeshuri bicarako bariko bariga.

Mukibuga camashure matomato hariho ivyatsi kdi hakaba hari uruvumo nibindi bikinisho abana bakiri bato bakinisha ivyo bikinisho bisize irangi ritukura, irangi ry'umuhondo, hamwe nirangi risa nubururu.

Ikigo c'amashure mato mato kigizwe n'inyubako ishaje, yubakishije amatafari ahiye, hamwe n'amadirisha y'ibiyo hamwe yamenetse bakingirije ibipapuro, akaba asize irangi risa n'umuhondo, abanyeshure bahagaze imbere y'inyubako kandi bambaye umwambaro w'ishure, hasi naho hakaba hashinze ibiti, ndetse hakaba hateye n'utwatsi.

Imbere mw'isomero ry'amashure mato mato harimwo intebe zihateretse, iryo somero rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hakenyejwe ku k'ibampazi irangi ryera n'irindi rigenda rimanuka, mu mfuruka hakaba hari akabati gasize irangi ritukura, hasi hakaba hasize isima.

Mu kibuga c'amashure mato mato, abanyeshure bahagaze mu kibuga, bambaye umwambaro w'ishure usa n'ivu, hakaba hashinze igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi, kandi hakaba hateyemwo ibiti birebire, hasi hakaba hari umusenyi.

Icumba c' ishure ritoya bashiramwo ibipapuro vyagenze, hakaba hari imicafu kandi hari umuryango wabomotse, hasi hakaba hasize isima, mu mbavu hakaba hari urubaho rw' akabati, hakaba harimwo ibipapuro bitabaguritse.

Inyubako y'amashure mato mato yubatswe n'amatafari ahiye, kandi ikaba ifise urubaho ku mabati rusize ibara risa n'ubururu, ikaba ifise inkingi z'ivyuma zisize ibara risa n'ubururu, hanze hari amabuye hamwe n'inkungugu, inyuma y'inyubako hakaba hari ibiti vy'imikaratusi.

Imbere mu kigo c'amashure matomato hagaze imodoka, kandi hakabafise uruzitiro rusiz irangi igera rwanditse ko n'ivyandiko vyirabura bitukura n'ibisan'urwatsi rubisi, kandi hakabafise umuryango w'icuma gusiz irangi ritukura hamwe n'ibisan'urwatsi rutoto.

Imbere mukigo c’amashure mato mato, hari umucafu bahataye hamwe n’ivyatsi biriko birahamera Kandi hari intebe yavunitse bahataye hafi y’igiti kirekire, Imbere muriryo shure hakaba hari ibiti birebire vyinshi, uruzitiro rw’iryo shure rukaba rugizwe n’amatafari y’isima.

Imbere mw'isomero ry'amashure matomato, hari ikibambazi ifise amatafari ahiye n'isima ikaziye hagati y'amatafari Kandi kurico kibambazi, hakaba hariko ikibaho c'irabura, hakaba hacafyeko umuntu n'ingwa yera Kandi hakaba hariko ibihimba bigize umuntu bigiye kurico gicapo c'umuntu.

Inyubako yamashure mato mato igizwe ninkingi zisize irangi risa nubururu , hamwe n'imiryango namadirisha yivyuma bisize irangi ryu bururu, hejuru hari amabati a size irangi ritukura kandi iyo nkubako isize irangi risa numuhondo hejuru nirangi ryi rabura hasi mbere hakaba twinshi tuhateye.

Mu kigo c'amashure mato mato hari inyubako yubakishije amatafari ahiye. Ikaba ifise imiryango ndetse n'amadirisha y'urwatsi rutoto. Hanze hakaba hari utwatsi tuhateye hakaba hari n'amashurwe akiri mato, kandi mu mbavu hakaba hari ibiti birebire, hakaba hari abanyeshure bari munsi y'ivyo biti.

Akazu kasugumwe kamashure mato mato kubakishije amatafari ahiye hasi hakaba hasize ibara ryera no hejuru ibara ryera rindi kandi rikenyeje mumbavu hakaba hari imiryango ifise imbaho hasi hakaba hari ivu kandi hacafuye hakaba hasa nabi.

Ikigo c’amashure yisumbuye kigizwe n’inyubako igeretswe rimwe iyo nyubako ikaba yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise inkingi zera ingazi ziduga zinjira mu mashure kandi hakaba hari ivyuma hirya no hino bisize irangi ritukura umuntu yifadikoza umuntu ariko araduga imbere mw’ishure.

Mwisomero ry’amashure mato mato hasize ibara ryera kandi hakaba hari namatara yera hasi hakaba hari isima hakaba hateretseko intebe z’imbaho abanyeshure bicarako bariko bariga izo ntebe zikaba zigizwe hasi n’ivyuma kukihambazi hakaba hasize ibara risa n’umuhondo

Mu kirasi c'amashuri matomato hari intebe mbere z'abanyeshure bicarako bariko bariga hakaba hari imeza imbere n'itebe z'umwigisha, hakaba hakikuje kukibambazi ikibaho cirabura munsi hakaba hasize irangi ryaheze risa n'ubururu ,hasi naho hakaba hari isima itanguye kubomagurika.

Inyubako y'ikigo camashure mato mato, yubatwe n'amatafari ahiye, hejuru k'urubaho hakaba hasize irangi risa n'ubururu kandi rikaba rifise inkingi z'ivyuma risize irangi ry'ubururu hanze hakaba hari utubuye tuvanze n'umusenyi.

Imbere mw'isomero ry'amashure matomato hari ikibambazi cubakishije amatafari ahiye, hakaba hasize irangi rigenda rikenyeje no mu mfuruka riduga rimanuka, ku kibambazi hakaba hariko ikibaho cirabura canditse ko n'ingwa isa n'urwatsi rutoto hamwe n'ingwa itukura.

Ikigo c'amashure matomato imbere hakaba hari umusenyi hamwe nuruvumo nibindi bikinisho abanyeshure bigirako bariko barakina hakaba hari umusenyi n'ibiti birebire kandi hakaba hakikujwe nuruzitiro rwivyuma rufise ibara Risa n'ubururu.

Isomero ryamashure matomato, imbere hakaba har'intebe zimbaho, hasi haka hasize irangi ritukura, hejuru naho hakaba har'igisenge cera gisize irangi ryera kandi hakaba hariko amatara yera no mu mbavu ku kibambazi hakaba hasize irangi ryera, hasi irangi ry'irabura.

Ikigo c'amashure matomato kigizwe n'inyubako zisize irangi ryera hasi, hejuru hakaba hari amabati atukura, imbere y'inyubako hakaba hari utwatsi hamwe n'umusenyi urimwo n'utubuye hakaba hatose har'imvura yahaguye amazi agatega ,hirya no hino hakaba har'ibiti birebire.

Imbere mukigo c’amashure matoto mato, haribombo ry’amazi rikaba rikizamwo amazi naho rishaje, kand’imbere hakaba har’utwatsi hamwe n’umukungugu, mumbavu hakaba har’ibiti vyinshi bihateye bigiye bikikuje kuruhande.

Inyubako y'amashure mato mato, yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifise umuryango w'icuma utukura, hakaba hari inganzi ziduga zija muriyo nyubako, hirya hakaba hari ivyuma bisize irangi ritukura umuntu yifadikiza ariko aradugayo, hakaba hafise inkingi zisize irangi ryera.

Imbere mw'isomero ry'amashure matomato, hari ako batamwo imyanda hasi, kakaba karimwo amacupa, imbere kandi hakaba harimwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga, ku kibambazi hakaba hari amatafari ahiye, hakaba hatangiye gusaza isima iriko irabomagurika.

Hanze kw'irembo ry'amashure matomato yicaye umuntu ku ruzitiro rgizwe n'amatafari ahiye, kandi imbere mu kigo hakaba hari igiti kinini cakuza c'amashami manini umunyeshure arasohotse yambaye umwambaro w'ishure akabatashe kw'irembo hakaba hagizwe n'umuryango w'icuma usizirangi ryirabura.

Ikigo c'amashure mato mato, imbere mu kibuga hakaba hateye utwatsi, kandi hakaba hari n'amashurwe ahakikuje hakaba hari n'ibiti birebire, inyubako zikaba zifise amabati asa n'urwatsi rutoto, hasi hakaba hari amatafari atukura afise n'imiryango y'ibiyo.

Imbere mw'isomero ry'amashure matomato hari ikibambazi gisize ibara ry'umuhondo ,hakaba hariko ibipapuro bisizeko ibara risa n'ubururu hejuru nohasi Kandi hakaba handikishijeko ikaramu hacafye uko basoma isaha y'urushinge.

Imbere mw'isomero aho abanyeshure bicara bariko bariga hari ikirangaminsi kiri ku kibambazi. Ico kirangaminsi kikaba gifise ibara ritukura, hakaba handikishije ikaramu yirabura. Hakaba herekana ivyigwa abanyeshure biga kuva kuwambere gushika kuwagatanu.

Imbere mukigo camashure matomato hasi haratoye hakaba hari numusenyi hakaba hari uruvomo abanyeshure bakinirako ibindi bikinisho ho kandi hakaba hari ibiti vyinshi hakaba hagizwe nuruzitiro rusize irangi risa nubururu ruguzwe namabuye

Imbere mu kigo c'amashure mato mato, hari umusenyi kandi hakaba hari n'utubuye, hakaba hari ivyatsi bihateye, kandi hakaba hari ibiti bihakikuje, uruzitiro narwo rukaba rugizwe n'amabuye hirya no hino, kandi inyuma y'ikigo hakaba hateragiye ibiti birebire, urugi narwo rukaba rufise ibara ryirabura.

Mw'isomero ry'amashure matomato abanyeshure bari mw'ishure, umwe akaba afise mudasobwa imbere yiwe kandi akaba ayishize ku ntebe y'urubaho, hasi hakaba hasize isima, imbavu n'imbavu naho hakaba hasize ibara ryirabura amaja hasi n'ibara ryera amaja hejuru.

Imbere mw' isomero ry' amashure mato mato, Ku ntebe y' urubaho hariko umubumbe w' isi, ukaba ucafyeko igihugu vyose n' imigabane yose igize isi, hirya yaho ku kibambazi hakaba hasize isima, kandi ku ntebe y' umwarimu hakaba hariko ikoti isa n' ivu.

Inyubako y'amashure matomato igeretse kabiri ikaba isize irangi risa n'umuhondo hejuru, hasi hakaba hasize irangi risa n'ubururu, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibiti, hasi naho hakaba hari isima itanguye gusaza kandi ikaba ifise imiryago isize irangi ryirabura.

Imbere mw'isomero ry'amashure matomato hari ikibaho cirabura kikaba candikishijeko ingwa yera. Ico kibaho kikaba kiri ku ruhome rw'amatafari ahiye, hejuru hakaba hari irangi ryera rikenyeje, n'irindi rigenda rimanuka, hasi hakaba hasize isima.

Imbere mw'isomero ry'amashuri e matomato ku meza y'urubaho hariho igitabo hamwe n'inkoni ico gitabo ikaba kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi, kandi kikaba candikishijeko indome zisa n'ubururu gikaba ari igitabo c'ibiharuro c'umunyeshure.

Mw'isomero ry'amashure matomato, imbere hasize isima ritukura, hakaba hateretsemwo intebe kandi zifise ibara ritukura, hakaba hafise umuryango usize ibara risa n'urwatsi rutoto kandi uwo muryango ukaba ari uw'icuma, abanyeshure bakaba bari imbere mw'ishure, bariko bariga.

Mu kigo c'amashure matomato, abanyeshure bari hanze. Bambaye umwambaro w'ishure hejuru usa n'ubururu, hasi utukura, bakaba bariko barakina. Hirya no hino hakaba hari ibiti bihakikuje n'ikigega c'amazi, gifise imiringoti iva ku mabati.

Kw’irembo ry’amashure mato mato hari ibarabara ririko rirakorwa, hakaba haciwe umuferege ujana amazi n’amabuye hirya akabaharunze Kandi hakaba hatey’utwatsi imbere naho hakaba har’ibiti birebire, hari n’inyubako zisize ibara ritukura hejuru.

Mukiko c’amashure mato mato, umunyeshure ahagaze impande y’umunyeshure, akaba afise ingwa zifise ibara ry’umuhondo n’ibara ryera hamwa n’ibara risa n’ubururu, hasi hakaba har’isima, mumbavu hakaba har’utubati tw’imbaho dufise ibitabo bipanze kuva hasi gushika hejuru.

Umunyeshure yiga mu mashure mato mato, afise ikaye n' ikaramu, ariko arandika ibiharuro, akaba yambaye umupira usa n' urwatsi rutoto, Ku maboko ufise akabara kera, kandi intebe ariko arandikirako ikaba ari intebe y' urubaho, hasi hakaba hasize isima.

Ikigo c'amashure matomato kigizwe n'inyubako zubakishije amatafari ahiye; hasi hakaba hari udusenyi hamwe n'utubuye kandi hakaba hari utwatsi twinshi tuhameze. Uruzitiro rukaba rwubakishijwe amatafari ahiye hateyeko umusenyi, hirya no hino hakaba hari ibiti birebire.

Mukigo c'amashure matomato hari ikibambazi gifise amatafari ahiye, hakaba hakenyeje isima kandi hari ibipapuro bihari vyanditseko nirangi ry'ubururu, hasi hakaba hari isima, hejuru hakaba hari igisenge civyuma gisize irangi ry'ubururu.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hahagaze imodoka; hasi hakaba hari umusenyi n'amabuye, kandi hakaba hari ibiti bihateye. Umuryango w'ishure ukaba ugizwe n'icuma; hasize irangi ryirabura. Inyubako nazo zikaba zigizwe n'amatafari ahiye.

Isomero ry'amashure mato mato, ku kibaho c'irabura, umunyeshure arahagaze ariko arandika n'ingwa yera, yambaye umwambaro w'ishure, munsi y'ikibaho hasize isima kandi no hasi hari isima, hejuru hakaba hari igisenge c'ivyuma bisize irangi ritukura, kandi hakaba hariko n'amatara ariko araka.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hasi murico kibuga hakaba hasize isima haciyemwo n'imirongo yera, impande y'ikibuga hakaba hari intebe y'ivyuma isize n'ibara ry'ubururu, kandi imbere murico kigo hakaba hateye igiti kinini.

Isomero ry'amashuri mato mato rifise ikibambazi gisize irangi risa n'umuhondo hamwe n'irangi ryera hejuru hari amatara yera ariko araka ku bubati naho hapanze ibitabo kuva hasi gushika hejuru ubwo bubati bukaba ari ubwivyuma busize irangi ryera hagati naho hakaba hari imeza n'intebe abanyeshuri bicarako bariko barasoma ibitabo.

Isomero ry’amashure mato mato , imbere harimwo intebe zifise imbaho hejuru Kandi hasi zikaba zigizwe nivyuma bisize ibara risa n’ugwatsi rutoto, amadirisha nayo nyene akaba afise ibiyo n’ibara risa n’ugwatsi rutoto, hasi hakaba har’ amakaro Kandi kubihome hakaba hasize ibara ryera.

Akazu kasugume kamashure mato gafise ibara ryubururu hakaba hasize irangi ryera hejuru imbere kandi hakaba hariho ibombo ryamenaguritse rikaba rishaje ako kazu kasugume kakaba gafise imiryango isa nubururu

Mu kigo c'amashure matomato mu kibuga hagati hagaze imodoka ifise imparati y'uburundi hakaba hariho umusenyi hasi n'utubuye, ndetse n'ibinogo, kandi inyubako ikabaifise irangi ryera hejuru n'irindi rangi ritukura hasi hirya hakaba hateye ibiti bikuze cane.

Imbere mukigo c'amashure matomato, hari ivu kandi hakaba hari n'ibinogo, hakaba hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi, hirya no hino hakaba hashinze ibiti bikuze bifise amashami maremare, musi y'ivyo biti hakaba kandi hari imodoka zifise ibara ryera.

Imbere mu kigo c'amashure matomato, hahagaze abanyeshure n'abigisha imbere, hakaba kandi hari imodoka zirabura n'izindi zera zihahagaze, hirya no hino hakaba hari ibiti birebire, kandi hakaba hafise uruzitiro rusize ibara risa n'urwatsi rutoto, hamwe n'ibara ryera n'irindi ritukura.

Isomero ry'Amashure matomato ryubakishije amatafari ahiye, kuk'ibambazi hakaba hariko Ikibaho cirabura canditseko n'ingwa zera, hakaba kandi hakenyeje ingwa yera n'iyindi igenda imanuka hasi hakaba hasize isima.

Ikigo c'Amashure matomato gifise inyubako ishaje, hejuru amabati akaba atanguye kugwa ingese hasi hakaba hari imiryango iriko irabomagurika kandi hakaba hubatswe n'amatafari ahiye hakaba hafise uruzitiro rw'ibiti bigiye bibarase hesi no hejuru.

Mu kigo c'amashure mato mato, umwigisha ari imbere mw'isomero akaba yandikishije ingwa yera kukibaho c'irabura akaba yanditse ijambo ubukene ariko araricagagura, uwo umwigisha akaba afise agamurongo gasa n'umuhondo kandi akaba yambaye ishati ryera ifise uturongo twirabura.

Mukibuga c'amashuri matomato abigisha bahagaze bariko bararamukanya. Mwico kibuga hakaba hariho imodoka ihagaze aho bayubakiye isanzwe ihagarara impande yaho hakaba hari amashurwe akirimato kandi hakaba n'ibiti birebire.

Ikigo camashure matomato cubakishijwe ninyubako ifise amatafari ahiye hamwe namabati hejuru atukura nayandi yera imbere hateye igiti kandi hakaba hari ivyatsi vyinshi hasi bimwe baciye vyumye nibindi bisa nurwatsi rutoto abanyeshure bakaba bari imbere mukigo bakaba bahagaze imbere bariko baraganira

Ikigo c'amashure mato mato, kikaba gifise inyubako ziriko zirasaza, hejuru amabati akaba yatanguye kugwa ingese, ico kigo kikaba gifise uruzitiro rw'ibiti bishinze ibindi bigenda bikikamye bibaratishije, hasi hakaba hari ivu.

Abanyeshure bavuye mu kigo c'ishure bakaba basohotse bari hanze bariko baragenda impande y'uruzitiro imbere hakaba hari ibiti birebire bihari kandi hakaba hari inyubako zubakishije amatafari ahiye ,izo nyubako zikaba zigeretse.

Mu kigo c'amashure matomato hari barabara ry'ivu rikaba, ariko rirakorwa imifurege aho amazi ashobora guca imbere y'ikigo hakaba hari utwatsi twinshi, kandi hakaba hari n'ibiti birebire abanyeshure bakaba, ariko baragenda binjira mw'ishure.

Imbere mw'isomero rw'amashure matomato imbere har'ikibaho gisa n'ugwatsi rutoto hakaba har'igicamurongo hamwe n'inyabutatu; hakaba hariy'intebe abanyeshure bicarako bariko bariga zikaba zigizwe n'imbaho hamwe n'ivyuma bitukura n'ibindi bisa n'ubururu. Hasi hakaba hasize isima itukura.

Imbere mw'isomero ry'abanyeshure biga mu mashure mato mato, hari intebe zihari hejuru zikaba zigizwewe n'imbaho, mu mbavu no hasi hakaba hagizwe n'ivyuma, hejuru kuri iyo nyubako hakaba hasize irangi ryera kandi hakaba hariko amatara yera ariko araka, hasi naho hakaba hasize ibara ritukura.

Mu kigo c'amashure mato mato hateye utwatsi hamwe n'amashurwe, kandi hakaba hari inyubako zubakishije amatafarahiye hejuru zisize irangiye ritukura izindi zikora zifise amabati yera hagati hakaba hacamwo ibarabara ririmwo urucekebuye.

Ikigo camashure matomato imbere hakaba hari umusenyi namabuye kikaba kigizwe ninyubako zigeretse kabiri zikaba zubakishijwe namatafari ahiye zisize irangi ryera kandi zikaba zifise ivyuma bisize irangi ritukura hejuru hakaba hari amabati asize irangi ryera

Isomero ry'amashure matomato hari ntebe n'imeza izo ntebe banyeshuri bakabazicarako bariko bariga hakaba, kandi hari n'ibifasha abanyeshure kwiga bakira bato ku kibambazi hakaba hasize irangira isa n'umuhondo hari n'ikibaho gisa n'urwatsi rutoto.

Imbere mwisomero ryamashure mato mato kukibambazi hubakishije amatafari ahiye hagati hagaziyemwo isima kurico kibambazi hakaba hariko urupapuro rusa numuhondo rucafyeko umupira wamaguru nintebe yokwicarako igiti ikaramu igitabo hamwe nagacamurongo

Imbere mu kigo c'amashure matomato, hari umusenyi n'utwatsi hasi; hakaba hari utwatsi twegereye uruzitiro rugizwe n'amatafari ahiye; hakaba hasize umusenye, inyubako na zo zikaba zubakishije amatafari ahiye n'amabati hejuru, kandi hakabasizeko iranga igera rikenye.

Ikigo c'amashure matomato kigizwe n'inyubako yubakishije amatafari ahiye kikaba kigeretse rimwe iyo nyubako ikaba ifise ingazi ziduga zija mushure imbere hakaba mubavu hari ivyuma bisizirangiritukura umuntu yifadikiza, ariko araduga.

Mu kigo c' amashure mato mato, abanyeshure bambaye umwambaro w' ishure, bariko bagenda mw' ishure, uwo mwambaro w' ishure ukaba usa n' ubururu, hejuru ku mashati, ku mabutura n' amajipo naho akaba asa n' ivu, umunyeshuri umwe akaba yikoreye indobo, bariko baragenda mw' ishure.

Mwisomero ry’amashure mato mato hari ibitabo bipanze kuva hasi gushika hejuru ,mutubati tw’imbaho ,Kandi kukibambazi hakaba hasize ibara risa n’umuhondo , hejuru hakaba hari ihema ritegerewe n’imbaho Kandi hakaba har’impuzu y’umwigisha iri muriryo somero.

Mu kigo c'amashureye matomato hari inyubako ishaje hasi hakaba hari isima iri kirabomagurika ikaba ifise amatafari ashaje ahiye hakabasize irangigira rikenyeje ku miryango no ku madirisha na ho hakaba hari ivyuma bisize irangigirabura.

Ikigo c'amashure matomato kigizwe n'inyubako y'amatafari ahiye, ikaba igeretse kabiri kandi ikaba isize irangi ryera n'irangi risa n'urwatsi rutoto, ikaba igizwe n'ivyuma bisizwe irangi risa n'ubururu, amadirisha hamwe n'ibiyo imbere hakaba hariko isima n'agasenyi.

Isomero ry'amashure matomato rigizwe n'inyubako yubakishije amatafari ahiye hakaziyemwo isima hagati hamwe n'ikibaho cirabura gisize ku ruhome handikishijeko ingwa yera, hasi hari intebe abanyeshure bigirako bariko bariga.

Mu kigo c'amashure mato mato abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, hejuru amashati asa n'ubururu hasi amakabutura n'amajipo asa n'ivu, umwe akaba yikoreye indobo irimwo amazi, bakaba bagiye kwinjira mw'ishure.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato, hari uruvumo abanyeshure bivumako kandi hakaba hari n'ibindi bikinisho, hakaba hari inyubako isize irangi ritukura n'irangi rsa n'umuhondo hamwe n'irangi risa n'urwatsi rutoto. Imbere hakaba hateyemwo igiti kirekire kandi abanyeshuri hakaba bari hasi bariko barakina.

Mw'isomero ry'amashure matomato hari intebe zisize irangi risa n'urwatsi rutoto hasi rigizwe n'ivyuma, hasi hakaba hari amakaro yera, mu mbavu hakaba uruhome rusize irangi ryera, amadirisha nayo akaba asize irangi risa n'urwatsi rutoto kandi akaba afise ibiyo.

Mu kigo c'amashure mato mato hari inyubako ndende igeretse kabiri mu buryo bw'amagorofa ikaba yubakishije amatafari ahiye kandi ikaba ikikujwe n'irangi ryera riyikenyeje n'irindi rimanuka ikaba ifise inkingi zi vyuma zisize ibara ry'ubururu imbere hakaba hari ibiti birebire bikuze.

Imbere mu kigo c'amashure matomato hari umusenyi, kandi hakaba n'utubuye twinshi hakaba hateye ibiti, kandi hakaba hari inyubako zibakishije amatafarahiye ivyo nyubako zikaba zifise iranga igera rikikamya n'irindi rimanuka, kandi imbere hakaba hari igiti co gushingwako ibendera.

Mukigo camashure mato mato intebe ziri hanze mukibuga akabariho zipanze abanyeshure bakaba bariko barakora amasuku inyuma yizontebe hakaba hari ibiti birebire kandi hakaba hari imodoka zihahagaze hakaba hari nabantu bahagaze yizontebe

Mw' isomero ry' ishure ritoya, hari ikibaho canditseko ibara risa n' urwatsi rubisi, hamwe n' ibara ryera, ico kibaho kikaba cirabura, kandi kikaba Kiri ku kibambazi, gifise amatafari ahiye n' irangi ryera rikenyeje, hejuru hakaba hari amabati, hasi naho hakaba hasize isima.

Mu kigo c'amashure matomato hari inyubako zihakikuje. Imvura ikaba yaguye mu kibuga hakaba hateze ibiziba kandi hakaba hateye amashurwe imbere y'inyubako, hateye n'utundi twatsi dukikuje ikibuga c'umupira w'amaboko.

Mbere mu kigo c'amashure mato mato bariko bubaka imifurege itware amazi, bakaba bari ko bayubakisha amabuye bagazira n'isima hagati, hakaba hateye ivyatsi n'ibiti birebire ,abanyeshuri hakaba ariko bayarengana bambaye umwambaro w'ishure hagati hakaba harunze amabuye n'umucanga.

Utuzu twa sugumwe twamashure matomato turi munyubako yubakishije amatafari ahiye, impande yimiryango hakaba hasize irangi ryumuhondo, imiryango nayo ikaba ifise irangi ry'ubururu, hejuru hakaba hari igisenge gitukura n'amabati yera.

Mukigo camashure mato mato imbere hari igiti kihashinze bamanikako ibendera ryigihugu hakaba hasi hateye utwatsi kandi hakaba hari ninkungugu impande yinyubako naho hakaba hari ibitoke bihakikije ndetse nibindi biti vyinshi.

Mu kigo c'amashure matomato hari inyubako ishaje ifise amadirisha yamenaguritse y'ibiyo hasize irangi risa n'urwatsi rutoto, hakaba hari urubaho imbere rusize irangi ryera imbavu n'imbavu no kuduga, hejuru hakaba hari ikibambazi gisize irangi ryera.

Mu kigo c'amashure matomato hasi mu kibuga hari umusenyi hamwe n'utubuye hakaba hari igiti kinini kyateye inyubako zikaba zigizwe n'amatafari ahiye, kandi zikaba zifise inkingi zera zishinze hamwe n'ivyuma bitukura bifadikiza bariko baraduga hejuru.

Mu kigo c'amashure matomato hari inyubako isize irangira isa n'umuhondo hejuru no mu mbavu ikayifise amadirisha y'ibiyo imbere muri yo hakabasize irangira itukura hasi kw'isima, kandi hakaba harimwo intebe abanyeshuri bicarako bariko bariga imbere hakaba hari kibaho cirabura, kandi hejuru hakaba ari amatara yera, ariko.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato hari inkungugu, hakaba hateye amashurwe imbere y'inyubako, abanyeshure bakaba bariko baragendagenda hagati mu kibuga bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu, inyubako zikaba zubakishije amatafari y'isima, hakenyeje irangi ryera hejuru hamwe n'irindi rimanuka.

Imbere mw'isomero ry'amashureye mato mato hubakishije amatafari ahiye hakaba hari ikibaho igisa n'urwatsi rutoto ku kibambazi mumfuruka hakaba hari akabati kimbaho babikamwo ibitabo hakaba harimwo intebe abanyeshuri bicara kuba, ariko bariga, kandi hasi hakaba arisima irikirabomagurika.

Abanyeshure biga mumashure matomato yicaye kuntebe akaba yambaye umwambaro wishure iruhande rwe hakaba hari agasakoshi gafise ibara ritukura kandi imbere hakaba hari ikaye izinguruye nigitabo hakaba nikindi gitabo kizinze akaba ariko arakwirikira umwigisha ariko aramwigisha

Imbere mu kigo c'amashure mato mato hari uruvumo aho abanyeshure bariko barivuma umunyeshuri umwe akaba ari hejuru ariko arivuma kandi ugwo ruvumo rukaba rugizwe n'ivyuma bisize irangi ryera abanyeshure bakaba bahagaze mu kigo bariko bararorera.

Imbere mu kigo c'amashure matomato hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, kandi hakaba hari inkingi zisize iranga irisa n'ubururu hamwe n'imiryango n'amadisha bisize irang iry'ubururu hejuru amabati akaba asize irangi iritukura hakaba hari abantu basanzwe bariko bararengana imbere mu kigo c'ishure.

Isomero ry'amashure matomato rifise ikibambazi c'amatafari ahiye hakabasizeko iranga igera rigenda rikenyeje ku ico kibambazi hakaba hariho ikibaho cirabura candikishije ingwa yera hamwe n'ingwa y'umuhondo hasi hakaba hasize isima.

Ikigo c'amashure matomato kigizwe n'inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba igeretse rimwe iyo nyubaka ikaba ifise ivyuma bisize irangi ritukura kandi hakaba hakenyeje irangi igera mu mbavu n'ahamanuka imbere hakaba hari umusenyi hamwe n'utubuye hasi.

Imbere mukigo c'amashure mato mato, hasi hari umusenyi hakaba n'utubuye ,kandi hakaba hateye n'ibiti hari n'utwatsi tuhameze, inyubako ikab'ifise inkingi zera n'izindi zitukura, hakaba hakikujwe kandi ivyuma bisize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashure matomato mu biro vy'umuyobozi hari akabati karimwo ibitabo n'amacupa y'amazi. Hejuru hakaba hari ibikombe abanyeshure bagiye baratahana mu mahiganwa. Muri ico cumba, hejuru hakaba hari imbaho n'ibara ryera. Izo mbaho zikaba zisize ibara ryirabura.

Mw'isomero ry'amashure mato mato umwigisha ahagaze imbere ariko arigisha abanyeshure, yandika n'ingwa yera ku kibaho cirabura, abanyeshure nabo bakaba bambaye umwambaro usa n'ivu w'ishure bakaba bicaye ku ntebe bariko barakurikira umwigisha ivyo ariko arandika.

Imbere mukigo c'amashure matomato hari inyubako ishaje ngufi hakaba niyindi nyubako ishaje ndende yubakishije amatafari ahiye, ikaba ikenyeje ibara ryera, hasi hakaba hari umukungungu nutubuye kandi hakaba hateye utsatsi mumbavu.

Imbere mu kigo c' amashure yisumbuye, hari igiti kinini gikuze gifise amashami manini, hasi hakaba hari umusenyi hamwe n'utubuye, inyubako zikaba zubakishijwe amatafari ahiye, kandi zikaba zisize irangi ryera rikenyeje n' irindi rimanuka.

Ikigo c'amashure yisumbuye kigizwe n'uruzitiro rugizwe n'amatafari ahiye, imbere hakaba hari inyubako yubakishije amabuye, hagati hakaba hasize irangi ryera, kw'irembo hakaba hari icapwa cerekana iryo shure, candikishije ibara ritukura n'ibara ryera, kandi hasi hakaba hateye amashurwe menshi.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari ikibuga c'umupira w'amaguru hasi hakaba hari umusenyi hamwe n'amabuye, kandi hakabashinze igiti kirko ibendera ry'igihugu c'uburundi hakabahateye ibiti birebire imbere mu kigo, kandi hakaba hari nemashurwe ahateye hasi imbere y'inyubaka.

Ikigo cishure ry'isumbuye kigizwe n.inyubako zubakishijwe amatafari ahiye kandi zikaba zisize irangi ryera inyubako imwe niyo hasi iyindi nyubako niyo hejuru, iyo nyubako yo hejuru isize irangi ryera rikenyeje nirindi rigenda rimanuka mbere hakaba hari umusenyi

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako isizirange iraisa n'umuhondo hejuru nirangigirabura hasi, kandi hasi hakabashashe amabuye rikabifise umuryango usa n'ubururu ugizwe n'ivyuma imbere hakaba arintebe abanyeshurii bicaramwo bariko bariga.

Ikigo c'amashuri yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba igeretse kabiri kandi imbere mu kigo hakaba hashinze ibendera ry'igihugu cu Burundi imbere y'inyubako hakaba hari ibiti birebire bihari kandi munsi yivyo biti hakaba hari imodoka zihahagaze.

Imbere mu kigo c'amashuri yisumbuye, hashinze igiti kiriko ibendera ry'Uburundi, hakaba hasi hari umusenyi n'utubuye. Abanyeshure bakaba bariko baragendagenda bambaye umwambaro w'ishure. Impande y'inyubako hakaba hari abanyeshure bahahagaze, kandi hakaba hari amashurwe.

Imbere mw' isomero ry' amashure mato mato, intebe ziri hasi abanyeshure bicarako, hejuru hakaba hari igisenge c' imbaho, kandi inyuma hakaba hari ikibaho abanyeshure bandikako n' ingwa yera, mu mbavu hakaba hasize irangi ryera rigiye rikikujeho kandi irindi rimanuka.

Ikigo c'amashure yisumbuye hagati mukibuga hakaba hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi, imbere yinyubako hakaba hari imodoka ziriho kandi zikaba ziri musi yibiti hirya no hino hakikujwe ibiti, hasi hakaba hari umusenyi ndetse nutubuye kandi hakaba hariho ikibuga cumupira wamaguru.

Imbere mukigo c'amashure yisumbuye hari utwatsi hakaba hari umusenyi nutubuye, abanyeshure bamwe bakaba bicaye mutwatsi bariko baraganira bambaye umwambaro kwishure kandi bafise amasakoshi yabo mumugongo hakaba hafise uruzitiro rwamatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshure bicaye ku musenyi aho urunze impande yabo hakaba hari imirima, kandi hakaba hari nutwatsi tuhateye h'irya nohino hakaba hari ibiti birebire, kandi hakaba hari uruzitiro rw'amatafari ahiye abanyeshuri hakaba bambaye umwambari w'ishure uwundi munyeshuri mu akaba yambaye umupira he ejuru y'umwambaro w'ishubu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshure bari hanze bamwe bicaye ku mabuye abandi bicaye ku musenyi bakaba bambaye umwambaro w'ishure amashati yera hejuru hamwe n'amajipo atukura hasi, kandi impande yabo hakaba hari imodoka zitukura n'izindi zirabura zikaba zihagaze musi y'igiti kinini.

Mwisomero ryishure ryisumbuye hateretsemwo intebe abanyeshure bicaramwo bariko bariga imbere kukibambazi hakaba hari ikibaho cirabura candikishijeko ingwa yera icokibambazi kikaba kigizwe namatafari ahiye hariko ingwa yera niyindi ikikamye isa numuhondo

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari isakoshi hanze iteretseho ikaba ifise ibara ryirabura, hakaba hejuru ryayo hari ivyuma bisize ibara risa n'ubururu, imbere hakaba hari umusenyi urimwo n'amabuye Kandi ikaba iri hasi kw'isima.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hateye utwatsi kandi impande y'inyubako hakaba hateye amashurwe ,inyubako zikaba zigizwe n'inyubako zimwe zo hasi n'izindi zigeretse rimwe zikaba zubakishijwe amatafari ahiye kandi hakaba hasizeko irangi ryera mu mbavu.

Ikigo c'amashure yisumbuye kigizwe n'inyubako igeretse kabiri. Iyo nyubako ikaba isize irangi ryera kuva hasi gushika hejuru; abanyeshure bakaba bahagaze hejuru mw'igorofa bariko baraba hanze. Hasi hakaba hateragiye utubuye kandi hagati y'inkingi. Hakaba hari amashurwe, hakaba hari n'imodoka yera ihagaze imbere y'inyubako

Imbere mukigo c’amashure y’isumbuye har’utwatsi, hakaba h’arumusenyi n’utubuye, abanyeshure bakaba bahagaze mutwatsi bambaye umwambaro w’ishure, hakaba hafise uruzitiro rw’amatafari ahiye, hasize irangi ryera, hirya hakaba har’inyubako itaruzura igeretse Kane.

Imbere mukigo camashure yisumbuye hasi hari umusenyi hamwe namabuye inyubako zikaba zifise namatafari ahiye hamwe nimbaho kumabati zisize irangi risa nubururu imbere yinyubako hakaba hateye amashurwe akiri mato asa nurwatsi rutoto kandi hirya hakaba hari ibiti birebire

Ikigo c’amashure yisumbuye kikaba kigizwe n’inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ,hakaba hasize irangi rigenda rikenyeje nirindi rigenda rimanuka kandi hakaba hafise imiryango n’amadirisha bisize irangi risa nugwatsi rutoto, hanze hakaba har’ivyatsi vyinshi.

Ikigo c'amashure yisumbuye kikaba gifise inyubako yubakishije amatafari ahiye hasi hakaba hakenyeje irangi ryera no hejuru yamadirisha n'imiryango, amadirisha akaba agizwe n'ivyuma hakaba hariko ibiyo vyameneguritse, imbere mw'ishure hakaba hariyo intebe ziri hasi kwi sima hejuru amatara akaba ariko araka.

Mwisomero ryamashure yisumbuye imbere, haracafuye ,hari umukungugu, nisima ikaba irikonirabomagurika, harimwo nintebe zishaje ,imiryango nayonyene ikaba ishaje, Ifise ibiyo bitanguye kumenagurika no Kumadirisha hakaba haramenaguritse, hejuru ku gisenge hakaba hashaje hari amatara yera nibitoboro.

Mukigo camashure yisumbuye hasi hari umusenyi imbere mukibuga hamwe nutubuye inyubako zikaba zigizwe namatafari ahiye hakaba harimwo nibiti birebire kandi inyuma yinyubako hakaba hateye amashurwe hamwe nutundi twatsi

Mu kigo c'amashure y'isumbuye, imbere mu kibuga hari umusenyi hamwe n'amabuye, kandi hakaba hari ibiti birebire, uruzitiro rukaba rwubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hasize irangi ryera, kandi mu mbavu hakaba hari ibindi biti bihateye, abanyeshure bakaba bugamye musi y'ivyo biti izuba.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari atukura imbere hakaba hateye amashurwe ahazungurutse Kandi hakaba hateye ibiti birebire ,hakaba hari n'utwatsi hasi Kandi hakaba hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi n'ayandi mabendera abiri : rimwe ry'ubufaransa n'irindi ry'ubumwe bwa burayi.

Ikigo c'ishure ryisumbuye ry'imyuga kigizwe n'inyubako igeretse rimwe rikaba risize irangi ry'umuhondo kandi co kigo kikaba gifise uruzitiro rw'amatafari ahiye, kikaba gifise kandi miryango yivyuma isize irangi ryera n'iritukura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari hasi hakaba hasize irangi ryera, hasi naho hakaba hasize irangi ry'ubururu, imbere hakaba utwatsi, hasi hakaba hari umusenyi n'inkungugu, hakaba hateye ibiti birebire bikuze.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifise imiryango n'amadirisha y'ivyuma bisize irangi ritukura, hakaba iyo nyubako ifise inkingi zisize irangi ryera, umwigisha akaba ariko aragenda imbere mur'iryo shure.

Inyubako y'amashure matomato igizwe n'amatafari ahiye, hamwe n'irangi risa n'ibara ryera rikikuje, hamwe n'ibara rindi rimanuka risa n'urwatsi rutoto, hakaba hari itara ryera ririko riraka, mu mbavu hakaba hari igiti, munsi y'ico giti hakaba hari imicafu y'ibipapuro n'ibindi.

Imbere mukigo c'amashure yisumbuye hari inkungugu Kandi inyubako zikaba zishaje, imbere yinyubako hakaba hari isima itanguye kubomagurika, imbavu n'imbavu hakaba hari utwatsi tuhateye kandi hirya no hino hakaba hari ibiti birebire bihakikuje.

Isomero ry'amashure y'isumbuye risize ku bibambazi ibara risa n'umuhondo, ku gihome hakaba hariko ikibaho candikishije ingwa yera, ico kibaho kikaba cirabura kandi hakaba handitseko ikibazo c'ikirundi, hasi hakaba hari isima.

Kwirembo ryishure ryisumbuye ryimyuga ryi bubanza hariko icapwa cerekana iryoshure kikaba gisize irangi ryera kandi kikaba candikishijeko ibara ryirabura kikaba kiri iruhande yuruhome rwamatafari ahiye kandi hagati yamatafari haka hasize irangi ryera

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari ibinogo vyatezemwo amazi y'imvura, kandi ahandi hakaba hari umusenyi hamwe n'utubuye hasi n'ivyatsi vyameze ku ruhande hakaba hari imodoka zihagaze impande y'uruzitiro rw'ishure hejuru hakaba hari ibiti vyinshi bihakikuje.

Ikigo c'amashure y'isumbuye kiri impande y'ikaburimbi, gifise uruzitiro ruzitijwe amatafari ahiye, imbere hakaba hari umusenyi hamwe nurucekebuye, kandi hakaba hari ibiti birebire n'utwatsi, abanyeshure bakaba bahagaze murutwo twatsi abandi bahagaze impande y'ikigo c'ishure.

Ikigo c'amashure matomato. Abanyeshure babiri bafatanye kurutugu bariko baragenda hakaba hari inyubako zubakishije amatafari ahiye, hejuru hakaba hasakaje amabati atukura, mumbavu hakaba hari ivyatsi Kandi hakaba hari n'ibiti birebire.

Ikigo c'amashure yisumbuye hagati mu kibuga hakabashinze igiti kibikibendera ry'uburundi inyubako zikaba zubakishije amatafari ahiye, kandi zikaba zigeretse hakaba hari umuntu ahagaze hanze yambaye umupira utukura, kandi hirya nohino hakaba hari ibiti bihakikuje.

Mu kigo c' amashure yishumbuye abanyeshure bicaye hanze, bamwe bakaba bicaye ku mabuye abandi nabo bakaba bicaye ku musenyi, bakaba bambaye umwambaro w' ishure, hejuru amashati yera, hamwe n' amajipo atukura, kandi hakaba hari ibiti n' imodoka nyinshi impande yabo.

Mw'isomero ry'amashuri yisumbuye hari utubati dupanzeko ibitabo kuva hasi gushika hejuru utwo tubati tukaba ari utwivyuma kandi tukaba dusize ibara risa n'ubururu hejuru hakaba hasize ibra ryera kandi hakaba hari amatara yera mu mbavu naho hakaba hasize ibara risa n'umuhondo.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye, hari inyubako isize irangi ryera hejuru n'irangi ry'ubururu hasi, hakaba hanze hari utwatsi n'amabuye avanze n'umusenyi, kandi hirya no hino hakaba hari ibiti vyinshi bihateye, imbere hakaba hari isima iriko irasaza.

Mbere mw'isomero ry'amashure yisumbuye hari icapwa cerekana ubuhumekero bw'umuntu gisize irangi iriso n'urwatsi rutoto, kandi hakabari ntebe abanyeshuriri bicara ko bariko bariga ukibambazi hakaba ari ko arasaza hatanguye kuva ko irangi amadirisha na yo akabagizwe n'ibiyo hamwe n'imbaho.

Isomero ry'amashure yisumbuye rifise utubati tumwe tugizwe n'imbaho, utundi tugizwe n'ivyuma. Hakaba hateretsemwo ibitabo kuva hasi gushika hejuru, kandi hasi hakaba hari impuzu zihari; ndetse hakaba hari n'ikaziya irimwo amacupa.

Ikigo c'amashure yisumbuye imbere y'inyubako hakaba hateye amashurwe, hagti mu kibuga hari utubuye hamwe n'umusenyi kandi hakaba hari ibiti birebire bihateye, hagati mu kibuga hakaba hasanzwe hari ikibuga c'umupira w'amaguru.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hasi hari amabuye hamwe n'umusenyi, kandi ico kigo c'ishure kikaba kigizwe n'uruzitero rugizwe n'amabuye hamwe n'ivyuma mbere hakaba hafise umuryango w'ivyo umusizirangi ritukura, kandi mbere hakaba hateye ibiti vyinshi.

Inyubako yikigo cisumbuye gishaje ikaba ifise amadirisha yabomotse imbere hakaba hari ikibaho cirabura kigiye kigabnyijwemwo imbaho kurico kibaho hakaba hejuru hasize irangi risa n'umuhondo umwango ukaba wuguruye.

Isomero ry'amashure y'isumbuye, rikaba rifise ikibambazi kiriko amatafari ahiye, kandi hakaba hakenyeje isima, kurico kibambazi hakaba hariko ikibaho c'irabura, canditseko n'ingwa yera, hasi hakaba hari isima, kandi hakaba hari n'intebe abanyeshure bicarako bariko bariga.

Inyubako y'amashure matomato yubakishije amatafari ahiye, ku muryango hakaba hasize irangi ryera ku mpande, umuryango ukaba ugizwe n'ivyuma bisize irangi risa n'umuhondo, hejuru hakaba hari utuyungira, hasi hakaba hasize isima, kandi hakaba hari intebe abanyeshuri bicarako bariko bariga.

Inyubako y'amashure matomato, ikaba igizwe n'ikibambazi gisize ibara risa n'umuhondo, kandi kuri ico kibambazi hakaba hariko ikibaho, candikishijeko ingwa y'urwatsi rutoto hamwe n'ingwa yera, kuri ico kibaho hakaba handitse ikibazo c'ikirundi.

Inyubako y'amashure yisumbuye igizwe n'amatafari atukura imbere ha rutwatsi twateye hamwe n'amashugwe ahakikuje hakaba hari n'ibiti birebire, kandi hakaba hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi n'irindi bendera ry'ubufaransa hamwe n'ibendera ry'ubumwe bwa burayi.

Icapa kiranga ishure ry'imyuga ryisumbuye ry'Ibubanza, kikaba gisize irangi ryera handikishijeko ibara ryirabura, kikaba kiri impande y'uruhome rwubakishije amatafari ahiye, hakaba hasizwemwo hagati irangi ryera kandi hakaba hari ibiti birebire.

Umuryango w'isomero ry'ishure ryisumbuye ugizwe n'ivyuma ukabusize irangiye risa n'agahama mu mbavu hakaba hasize irangie igera inyubako ikaba yubakishijwe amatafari ahiye kuri uwo muryango hakaba hariko igufuri iriko ifunze.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshure bicaye hanze, bakaba bicaye ku mabuye, abandi bicaye ku musenyi, abandi bakaba bahagaze impande y'imodoka, hakaba hari ibiti birebire n'imodoka nyinshi zihahagaze, inyubako nazo zikaba zubakishije amatafari ahiye.

Mukigo c’amashure y’isumbuye, har’umusenyi n’utubuye kand’inyubako yubakishije amatafari ahiye akaba afise urubaho hejuru kumabati asize ibara risa n’ubururu, amabati nayo akaba yera, Kandi hakaba har’amashugwe imbere yayo.

Imbere mukigo camashure yisumbuye hari ikibuga cumupira wamaboko, ico kibuga hasi hakaba hasize isima kandi hakaba hakikuje irangi ryera nirisa nurwatsi rutoto imbere hakaba harutwatsi twinshi kandi hirya hakaba hashinze ibiti hakaba hari inyubako igeretse kabiri yamatafari ahiye isize irangi ryera rimanuka nirindi rikenyeye.

Ko'irembo ry'ikigo c'amashure yisumbuye ahagaze imodoka zikaba zihagaze impande y'uruzitiro rugizwe n'amatafari ahiye hakaba hari ivyatsi ku ruhande, kandi hakaba hateye n'amashurwe imbavu na ho hakaba hari ibiti birebire, kandi hakaba hari ibinogo birimwo amazi.

Inyubako yamashure yisumbuye ikoreramwo abayobozi bishure, imbere hakaba hari amashurwe ahateye kandi hakaba hari amatafari hasi ashashe akikujwe n'amabuye asize ibara ryera n'ibara ryirabura, kurayo mashure hakaba handitseko nibara risa nubururu.

Ikigo c'amashure y'isumbuye gifise uruzitiro rw'amatafari ahiye, rukaba rwarabomotse, imbere hakaba hateye amashurwe, kandi hanze hakaba hari ibiti bihateye, inyubako nazo zikaba zishaje zifise amatafari ahiye hasi hamwe n'irangi ryera rikenyeje.

Imbere mukigo c'amashure yisumbuye hari ibiti birebire bihateye n'amashurwe akiri mato, hakaba hari ivyatsi kandi imbere hasanzwe hari imisenyi hamwe n'utubuye, hakaba hagizwe n'inyubako zubakishijwe n'amatafari ahiye, zisize irangi ryera, zimwe zikaba zigeretse izindi zikaba arizo hasi.

Mukigo c'amashure yisumbuye ,abanyeshure basohoye intebe hanze, bakaba bazishize mutwatsi ,akaba ariho bicaye, hirya hakaba hari ibiti birebire, abo banyeshure bakaba bambaye umwambaro w'ishure ,amashati yera hejuru hamwe n'amajipo ,n'amakabutura, n'amapantaro asa n'ubururu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hateye amashugwe imbere mukibuga kandi hakaba hariyo inyubako ndende igeretse gatatu ikaba yubakishije amatafari ahiye kandi ikaba ifise ibara ririkikuje ryera n'ibara risa n'ugwatsi rutoto.

Imbere mu kigo c'amashure mato mato hasi hari umusenyi hakaba nutubuye, kandi hakaba arinyo ubakozi bakishije amatafarahiye hakabasizeko iranga igera rikenyeje, kandi hakaba harimwo igiti kirekire hakaba ari n'amashurwe kugwinjiriro akirai mato.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise uruzitiro rusize ibara risa n'umuhondo; hakaba hariko ivyandiko vyirabura n'ibindi bisa n'urwatsi rubisi. Hakaba hafise umuryango usize irangi ry'ubururu. Imbere mu kigo hakaba hari utwatsi tuhateye. Hirya no hino hakaba hari ibiti bihakikuje.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshure basohoye intebe hanze bakaba bazicayeko, bakaba bambaye umwambaro w'ishure amashati yera hejuru hamwe n'amajipo n'amapantaro asa n'ubururu, impande yabo hakaba hateye amashurwe maremare, kandi izo ntebe zikaba ziri musi y'igiti, hasi hakaba hari utwatsi.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishije amatafari ahiye kikaba gisize iranyi imbavu n'imbavu ryera hasi haka hashinje imvyuma bisize irangi risa n'ubururu , imbere hakaba hari amashure akiri mato kandi mukibuga hakaba ari umusenyi hamwe nutwatsi tukiri duto.

Imber mw'isomero ah'abanyeshure basomera ibitabo, har'utubati tw'ivyuma dupanzeko ibitabo kuva hasi gushika hejuru, utwo tubati tukaba ar'utwivyuma tukaba dusize ibara risa nubururu Kandi hejuru mu nyubako basize irangi ryera, hariko n'amatara yera.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye, hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize ibara ryera n'ibara risa n'urwatsi rutoto, kandi ikaba ifise amadirisha n'imiryango bisa n'ubururu. Imbere hakaba hari umusenyi n'utubuye.

Impande y'ishure ryisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ryera rikenyeje n'irangi risa n'urwatsi rutoto rimanuka, hakaba hari n'itara ryera ririko riraka, mu mbavu hakaba hacafuye hari ibiti bire bire bihateye kandi hakaba hari n'ivyatsi n'ibipapuro hasi vyinshi.

Mu kigo c’amashure yisumbuye hanze imbere y’inyubako hari utwatsi n’udupapuro abanyeshure bahataye kandi hakaba hari ibiti binini inyubako zikaba zisize irangi risa nurwatsi rutoto hasi hamwe n’irangi risa n’umuhondo hejuru.

Imbere mw'isomero ry'amashure yisumbuye hari imeza iteretse hasi kw'isima iyo meza ikabiri ku rupapuro hejuru ku kibambazi hakabasizirangira isa n'umuhondo, kandi kuri co kibambazi nyene hakaba, ariko ikibaho cirabura hakaba ari intebe z'abanyeshuri ziri hasi kw'isima abanyeshuri bicarako bariko bariga.

Imbere mu kibuga y'ikigoc'ishure ryisumbuye hari umusenyi, kandi hakaba hateye ibiti bikiriibito bimeze nk'amashurwe, kandi hakaba hari inyubako zibakicije amatafarahiye zikaba zikenyeje iranga igera hejuru na ho hakaba hari amabati yera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye hasi hakaba hari isima ishaje, iyo nyubako ikaba ifise inkingi hejuru isize ibara ryera hasi ibara ryirabura ikaba ifise amadirisha asa n'urwatsi rutoto ,ayo madirisha akaba agizwe n'ivyuma.

Mu kigo c'amashure yisumbuye imodoka zihagaze mu kibuga hagati, hasi hakaba hari umusenyi n'utubuye Kandi hakaba hari utwatsi, izo modoka zimwe zikaba zirabura izindi zikaba zera, hirya hakaba hari ibiti birebire bihateye Kandi hakaba hakikujwe n'uruzitiro gwamabuye.

Mukigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize irangi ryera kandi ikaba ifise inkingi zisize irangi ryera amadirisha akaba ari ivyuma hamwe n' imiryango y' ivyuma isize irangi ryera hakaba hari intebe imbere umunyeshuri yicayeko.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari utwatsi hamwe n'ivu kandi bakaba hari inyubako yubakishije amabati asa n'urwatsi rutoto hasi hakaba hubakishije amatafari ahiye hakaba hasize umusenyi n'irangi risa n'umuhondo hejuru hamwe n'irangi ryirabura hasi.

Ikigo c'amashure yisumbuye kigizwe n'inyubako isize irangi ryera hasi, n'imiryango y'ivyuma yirabura kikaba gifise inkingi zisa n'urwatsi rubisi, kandi imbere hakaba hari umunsenyi hamwe n'utubuye, hasi hakaba hari isima hakaba hateragiye n'utwatsi hirya no hino hakaba hasakaje amabati y'imigongo minini.

Imbere mukigo camashure yisumbuye umunyeshure ahagaze Hagati mukibuga yambaye umwambaro wishure afise isakoshe yiraburabura mumugongo, imbere yiwe Hakaba hateye amashurwe Kandi Hakaba hashinze imbendera ryi gihugu cu Burundi ,hakaba hari nibiti bihateye.

Ikigo c'ishure ryisumbuye cubakishijwe amabuye. hakaba hasize irangi ryera hagati y'amabuye, imbere hakaba hari icapa candikishije irangi risa n'ugwatsi rutoto, n'irangi ritukura imbere yico kigo hakaba hateragiye amashugwe Kandi abanyeshure bakaba bahagaze imbere yico kigo.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ishaje, ikaba ifise idirisha ryamenetse, imbere muri yo hakaba hariho ikibaho cirabura, kigabuwemwo imbaho, hejuru kuri ico kibaho hakaba hasize irangi ry'umuhondo, hasi naho hakaba hasize irangi ry'irabura.

Ikigo c'amashure yisumbuye kikaba gifise inyubako yubakishije amatafari ahiye, kandi iyo nyubako ikaba ifise imiryango yera n'amadirisha yera y'ibiyo. Imbere hakaba hateretse intebe abigisha bicarako. Hasi hakaba hasize irangi ryirabura, kandi ikaba ifise inkingi zisa n'urwatsi rutoto.

Mu kigo ca mashuri yisumbuye harimwo imodoka itwara abanyeshuri mu buryo bwa rusangi, hasi hakaba hari amabuye aharunze hakaba hari utwatsi kandi hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaguru abanyeshuri bakaba bari hagati mu kibuga bambaye umwambaro w'ishuri.

Isomero ryishure ryisumbuye ryubakishije amatafari ahiye, rikaba rikenyeje ibara ryera nirindi rimanuka, mwihuriro ryiryobara ryera hakaba hakaba hari umusaraba kandi musi yuwo musaraba hakaba hari ikibaho cirabura candikishijeko ingwa yera.

Imbere mu kigo c' amashure y' isumbuye, har' ibiti bihateye mu kibuga kandi hasi hakaba har' umusenyi hamwe n' amabuye n' utundi twatsi tuhateye, inyubako zikaba zigizwe n' amatafar' ahiye kandi zikaba zifis' inkingi z' amatafar' ahiye, hejuru hakaba hasiz' irangi ryera.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye, hasi hari utubuye hamwe n'umusenyi. Abanyeshure bakaba bambaye umwambaro w'ishure bariko baragendagenda. Inyubako zikaba zubakishijwe amatafari ahiye zikenyeje irangi ryera mu mbavu, kandi hakaba hateye ibiti birebire, hamwe n'amashurwe akiri mato.

Ikigo c'amashure yisumbuye, cubakishijwe n'inyubakwa igeretse kabiri, hamwe n'inyubako yo hasi, inyubako yo hasi ikaba isakaje amategura, imbere yizo nyubako hakaba hari umusenyi ahandi hakaba hari utwatsi, hirya no hino hakaba hari ibiti.

Isomero ry'ishure ryisumbuye rishaje. Rikaba rifise imiryango isa n'urwatsi rutoto. Hakaba harabomaguritse, n'imbere isima ikaba iriko irabomagurika. Amadirisha akaba afise ibiyo nayo akaba yatanguye kumeneka. Imbere hakaba harimwo intebe nyinshi ziri hasi, ariko hakaba hacafuye.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari utwatsi, kandi hakaba hari n'inkungugu. Hakaba hateye amashurwe impande y'inyubako izo nyubako na zo zikaba zigizwe n'amatafari ahiye asizeko iranga igera mu mbavu hamwe n'ivyuma imbere bifasha amabati risize iranga irisa n'ubururu.

Imbere mw'isomero ry'ishure ry'isumbuye, hari ikibambazi kigizwe n'amatafari ahiye, kandi kuri ico kibambazi hakaba hasizeko irangi ryera rikenyeje. Munsi hakaba hari ikibaho cirabura candikishijweko ingwa yera n'ingwa itukura. Hasi naho hakaba hariho intebe abanyeshure bicarako bariko bariga.

Imbere mu kigo camashure yisumbuye mukibuga hasi hariho umusenyi hamwe n’utubuye, ico kibuga kikaba kigizwe n’imicafu yasutzweho hagati mukibuga kandi hakaba hari utunogo hakaba hari nyubako hirya no hino zigikikije.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatswe n'amatafari ahiye, hakaba hasizeko irangi ryera hejuru n'irigenda rimanuka, amadirisha ni ibiyo akaba asizwe n'irangi ritukura, hamwe n'umuryango w'ivyuma usize irangi ritukura, hasi hakaba hari isima iyanguye gusaza.

Mw'isomero ry'amashure yisumbuye hari ikibambazi gisize irangi ryera, kuri ico kibambazi hakaba hariko ikibaho gifise ibara risa n'ubururu, hakaba hariko impapuro zanditseko, izo mpapuro zikaba zandikishijeko ikaramu, hakaba handitsweko ikirundi hirya no hino.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari ibiti bihari bikaba bikikujwe n'amabuye hasi, kandi hakaba hari nzu zanyakatsi zihubakiye hakaba hari n'utwatsi duto duto tuhari, kandi hakaba hakikujwe n'ibiti birebire.

Imbere mu kibuga c'ishure ryisumbuye hari umusenyi hasi hamwe n'utubuye, hakaba hari ibiti biri ku rwinjiriro birebire n'amashurwe akiri magufi. Inyubako z'ico kigo nazo zikaba zigizwe n'amatafari ahiye kandi hakaba hasize irangi ryera mu mbavu no hejuru.

Kukibambazi cishure ryisumbuye hariho ikengeri bavuza abanyeshure bagomba kwinjira canke gusohoka, iyo nyubako ikaba igizwe n'amatafari ahiye, hejuru hakaba hariko urubaho rushaje ruvirwa, hasi hakaba hari ivyatsi bihateye.

Ikigo c’amashure y’isumbuye kikaba kigizwe n’inyubako zisize ibara risa n’urwatsi rutoto, izo nyubako zikaba zubakishije amatafari ahiye Kandi zikaba zifise imiryango n’amadirisha bisa n’ugwatsi rutoto, abanyeshure bari hagati mukigo bambaye umwambaro w’ishure Kandi hakikujwe n’ivyuma bisize irangi ry’ubururu n’irangi ritukura.

Imbere mw'isomero ry'amashure yisumbuye za mudasobwa ziri mutubati itwazo dusa n'rwatsi rutoto, kandi imbere hakaba ari intebe abanyeshuri bicarako bariko bariga hakabahagaze abigisha babiri bambaye udupfukamunwa umwe yambaye i koti uwundi yambaye umupira hasi hakaba harisima.

Mwisomero ry'ishure ryisumbuye mbere harimwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga hasi hakaba hasize isima imbere hakaba harimwo ikibaho cirabura candikishijweho ingwa yera hejuru hakaba hari igisenge c'ivyuma gisize irangi ritukura kandi hakaba amatara yera.

Imbere mu kigo camashure yisumbuye ,hari ibiti binini bihamaze imyaka myinshi hasi bikaba bikenyejwe isima Irangi ritukura mbere hakaba hari igiti kiriko ibendera ry igihugu cu Burundi , Kandi hakaba hari nibindi biti vyinshi ,hasi hakaba hari utwatsi ninkungugu.

Imbere mu kibuga c'ishure ry'isumbuye, hakaba hashinzemwo ibendera ry'igihugu cub'Uburundi, hakaba harimwo n'ibiti, inyubako z'amashure nazo zikaba zishaje, izo nyubako zikaba zisakaje amategura izindi zisize irangi ryera hasi.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hateye utwatsi, kandi urundi ruhande hakaba hari umusenyi hamwe n'amabuye, inyubako zikaba zubakishike amatafari ahiye zikaba zigeretse kabiri, hakaba n'iyindi nyubako yo hasi kandi hakaba hasizeko irangi ryera.

Imbere mu kigo c'amashure matomato har'inyubako imwe yo hasi ishaje, ikaba ifise amategura hejuru ashaje hasi ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, mu mbavu hakaba har'inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye ikaba igeretse kabiri, hasi hakaba har'utwatsi n'ibiti bihakikuje.

Imbere mu kirasi abanyeshure bigiramwo c'amashure mato mato, har'intebe abanyeshure bicarako bariko bariga. Hasi isima ikaba ishaje, yatanguye kubomagurika. Imbere, hakaba har'ikibaho cirabura canditseko n'ingwa yera. Ku kibambazi hakaba hasize irangi ryera.

Mu kigo camashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba isize Irangi ryera mumbavu hamwe nirangi ritukura amaja hasi hakaba hacafuye hasi hari amabuye hamwe n'ivyatsi, amadirisha akaba agizwe nivyuma hamwe nibiyo mumbavu hakaba hateye ibiti vyinshi.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako igizwe n'isima, kikaba gikenyeje hasi isima yirabura, kandi hakaba har'isakoshi yirabura iteretse k'uruhande, kandi iyo nyubako ikaba ifise ibara risa n'urwatsi rubisi, imbere hakaba hasize isima, kandi hakaba hatey'ibiti ibiti imbere y'iyo nyubako.

Imbere mukigo c’ishure ry’isumbuye. Hariho inyubako ihakikuje, hagati hakaba hari ikibuga c’umupira w’amaboko, abanyeshure bakaba bahejeje gukina umupira w’amaboko, hasi mukibuga hakaba har’isima haciyemwo n’imirongo yera.

Ikigo c'amashure yisumbuye kigizwe n'inyubako yubakishije amatafari ahiye imbere yiyo nyubako hakaba hari ibiti Kandi abanyeshure bakaba bariko baragendagenda, imbere yiyo nyubako hakaba hari umucanga abanyeshure bakaba bambaye umwambaro w'ishure.

Imbere mukigo c'Amashure matomato, hasi mukibuga hari umusenyi hamwe n'utubuye hakaba hari inyubakwa yohasi ishaje ikaba ifise amabati yirabura, kandi ikaba ifise inkingi z'amatafari ahiye, mumbavu hakaba hasize irangi ryera.

Isomero ry'ikigoci ishureryisumbuye intebe ziteretse hasi kusima zikaba zigizwe n'imbaho inyuma hakaba hari umuryango w'icuma gusiziranga igera mumfuruka ho akabarakabati k'imbaho ku ruhome na rwo hakaba hari ibi papuro ihamanitse.

Ikigo c'amashure yisumbuye kiri hafi y’ikaburimbo, gifise uruzitiro rukikuje rufise amatafari ahiye, hakaba hasizeko ibara ryera, imbere mu kigo hakaba hari umusenyi hamwe n’utubuye, kandi hakaba hateye utwatsi imbavu n’imbavu.

Inyubako yishure ryisumbuye rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hakaba hakenyeje irangi ryera, imbere kukibambazi naho hakaba hari ikibaho cirabura, kikaba candikishijeko ingwa itukura hamwe n'ingwa yera.

Ikigo c'amashure y'isumbuye gifise inyubako ifise imiryango n'amadirisha y'ivyuma, bisize irangi risa n'urwatsi rutoto, hasi hakaba hasize isima isa nabi utanguye gusaza, hakaba hari inkingi Kandi zisize irangi ryera hejuru hamwe n'irangi ry'irabura hasi.

Inyubako y'ishure ryisumbuye yubakicije amatafari ahiye ukibambazi hakabasiziranga irisa n'umuhondo hejuru hakaba ari igisenge c'ivyuma gisiziranga igera hakabasakaje amabati hejuru hasi, naho kaba harisima iriko irasaza, ariko umucafu.

Imbere mukigo c'Amashure y'isumbuye hari urucekebuye hamwe n'umusenyi kandi hakaba hari ibiti birebire, mumbavu hakaba hari utwatsi twegereye uruzitiro rw'ishure abanyeshure bakaba bicayeho abandi bahagaze iruhande yinyubako kandi hakaba hari utwatsi duteye imbere y'inyubako.

Imbere mu kigo c'amashure matomato hari inyubako igeretse kabiri ikabisize ibararisa n'urwatsi rutoto n'ibararisa n'umuhondo, kandi hakaba hari ivyuma bisize ibara ritukura abanyeshure bari hasi bambaye umwambaro w'ishure bariko baragendagenda.

Mw’isomero ry’amashure yisumbuye imbere imbere hakaba harimwo intebe bicarako bariko bariga , imbere kukibambazi naho hakaba hari ikibaho cirabura candikishijweko n’ingwa yera, hejuru hakaba har’igisenge c’ivyuma gisiz’irangi ryera Kandi hakaba hariko n’amatara yera.

Imbere mukigo c'amashure mato mato, har'ikibuga c'umupira w'amaboko, kandi har'igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi, hakaba hari imodoka yirabura ihahagaze, mumbavu hakaba hari ibiti birebire ,kandi musi hakaba hari imodoka zera zihahagaze.

Imbere mu kigo cy'amashuri yisumbuye, abanyeshure bicaye k'umusenyi, abandi barahagaze. Imbere y'abo, hakaba hari ivyatsi , kandi birimwo ibipapuro . Mu mbavu hakaba hari imirima , kandi inyuma y'abo, hakaba har'igiti kirekire gifise amashami manini

Imbere mukigo c'amashure yisumbuye, hasi harumusenyi kandi n'utubuye hakaba hashine ibendera ry'igihugu c'uburundi inyuma hakaba hari inyubako imbere yayo hakaba harutwatsi hamwe n'uduti tuhateye dutoduto nikindi giti gikuze iyonyubako ikaba yubatwe n'amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshuri bari imbere mw'isomero bariko bariga bakabambaye umwambaro w'ishure mu kibambazi hakaba harirangi ryera imbere hakaba arikibaho cirabura candikisijeko n'ingwa yera mu muryango kaba ufise ibara ritukura wandikishijeko ibara ryera.

Isomero ry'ishure ryisumbuye Kuk'Ibambazi hubakishijwe amatafari ahiye. hakaba hakenyeje ibara ryera rikikama nirindi rimanuka, mwihuriro ryayomabara hakaba hari umusaraba, kandi hakaba hari ikibaho c'irabura canditseko n'ingwa yera.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hateye amashurwe n'utwatsi twiza, amashure akaba afise ibara ritukura hasi, hejuru hakaba hafise ibara risa n'urwatsi rutoto ku mabati, kandi hakaba hashinze ibendera y'igihugu c'Urwanda.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, abanyeshure bahagaze mu kibuga hagati, bariko baragendagenda. Bakaba bambaye umwambaro w'ishure. Hasi hakaba hari amabuye n'umucanga , hakaba kandi hateye ivyatsi. Imbere y'inyubako n'aho hakaba hari ibiti birebire bihari hamwe n'amashurwe.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshure bameshe impuzu zabo zikaba zanikiye ku migozi izindi zanikiye ku vyuma, hampande hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye igeretse kabiri, iyo nyubako ikaba isize irangi risa n'umuhondo.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye harunze umusenyi, abanyeshure bakaba bawicayeko, uwundi munyeshure akaba ahagaze imbere, hakaba hakikujwe n'ivyatsi ndetse n'ibiti , inyubako nazo zikaba ari nyishi, zifise amatafari ahiye n'amabati he.

Ikigo c'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Gaburiyeri, gifise uruzitiro rugizwe n'amatafari ahiye, hakaba hateye ibiti vyinshi, kandi hakaba hari umuryango w'icuma ufise ibara ryera rikaba riri kw'ibarabara ry'ikaburimbi, imbere hakaba hari isima.

Kw'irembo ry'ikigo ry'ishure ryisumbuye ryitiriwe umutima mweranda ry'i bujumbura hari uruzitiro rugizwe n'amatafari ahiye hejuru hakaba hari ivyuma bisize iranga irisa n'urwatsi rutoto ivyapwa vyerekana ishuri na vyo bikaba vyandikishije ibara risa n'ubururu, kandi h'irya n'ouhino hakaba hari ibiti vyinshi.

Mukigo c'amashure yisumbuye hari inyubako zubakishije amatafari ahiye zikaba zisize irangi ryera rikikuje kandi zikaba zifise ivyuma bisize irangi risa n'ubururu, imbere hakaba hari umusenyi hamwe n'uduti kandi hakaba hateye amashurwe ariko arakura.

Ikigo c'amashure yisumbuye. Imbere mu kibuga hari urucekebuye hasi, hamwe n'umusenyi. Hakaba hari biti imbere ; abanyeshuri hakaba bicaye hasi, kandi hakaba hari utwatsi tugiye tuhakikuje, hamwe n'ibindi biti birebire bihari.

Ikigo c'ishure ryisumbuye. Imbere hakaba hateragiye ibiti bikuze bifise amashami maremare, kandi hakaba harimwo n'ibiti bito. Imbere hakaba hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Ivyo biti bikaba bifise isima hasi irikikije.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, isomero rifise amatafari ahiye Kandi rikaba rifise ibara ryera rigenda rizunguruka n'irindi rimanuka, mwihuriro ryiryo bara bakaba hari umusaraba Kandi hakaba kugihome hari ikibaho cirabura candikishije ingwa yera n'ingwa itukura.

Ikigo c'ishuri ryisumbuye kigizwe n'inyubako zigeretse kabiri izo nyubako zikaba zubakishije amatafari ahiye kandi zikaba zikenyeje irangi ryera hamwe n'irangi ry'uwatsi rutoto imbere hakaba hari umusenyi kandi hakaba hateye uduti.

Imbere mu kibuga c'ishure ryisumbuye hari umucanga hasi hamwe n'amabuye kandi hakaba hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Hirya no hino hakaba hari ibiti bihakikuje. Inyubako nazo zikaba zigizwe n'amatafari ahiye hasi; hejuru zikaba zigizwe n'amabati yera.

ikigo c'amashure yisumbuye imbere mu kibuga hakaba hari urucekebuye hamwe n'umusenyi inyubako zikaba zigizwe n'amatafari ahiye hamwe n'urubaho rusa n'urwatsi rubisi hejuru kandi imbere y'inyubako hakaba hari biti birebire bihari

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye hari imodoka zihahagaze nyinshi, zimwe zikaba zifise ibara ryirabura, izindi ibara ryera kandi hasi hakaba hari umusenyi n'amabuye, hakaba hari n'utwatsi dukeya, hirya no hino hakaba hari ibiti bihakikuje.

Imbere mu kibuga c'ishure ry'isumbuye harih' umusenyi hasi hamwe n'amabuye Kandi hakaba hari n'igiti kirerire gifise amashami maremare imbere hakaba har'inyubako yubakishije amatafari ahiye, iyo nyubako ikaba igeretse rimwe kandi ikaba ifise irangi ryera rigenda rikikamye n'irindi rimanuka.

Mw'isomero ry'amashure yisumbuye igisenge kirashaje catanguye kubomoka, no hasi isima iriko irabomagurika, ku ruhome naho kari ikibaho cirabura kikaba candikishijeko ingwa zera ku mbavu naho hakaba hasize irangi ryera, hasi naho hakaba hasize irangi ryirabura.

Ikigo c’amashure yisumbuye kigizwe n’inyubako igeretse kabiri ikaba isize irangi risa n’umuhondo, abanyeshure bahagaze hasi abandi kw’igorofa yambere abandi kw’igorofa ya kabiri bambaye umwambaro w’ishure, imbere hakaba har’amashurwe ahateretse kandi hanze hakaba har’utubuye.

Imbere mukigo cishure ryisumbuye hari umusenyi hamwe nutubuye kandi hakaba hateye nuduti utwo duti tukaba dusa namashurwe hakaba hari nutwatsi abanyeshure bahagazemwo bariko baraganira inyubako nazo zikaba zigize amatafari ahiye

inyubako y'amashuri yisumbuye yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize irangi ryera hejuru kandi ikaba ifise imiryango y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma asize irangi ryera akaba ifise inkingi isa n'ubururu hasi akaba hari isima itanguye gusaza

Imbere mw'isomero ry'amashure yisumbuye, hari intebe hasi kw'isima abanyeshure bicarako bariko bariga, imbere hakaba hari ikibaho cirabura, candikishijweko n'ingwa yera, ku kibambazi hakaba hari amatafari ahiye n'ibara ryera rihakenyeje.

Ikigo c’amashure mato mato kigizwe n’inyubako zubakishije amatafari ahiye, hakaba hasizemwo irangi ryera rikikamye n’irindi riduga, imbere hakaba har’intebe abanyeshure bateretseho bicarako, Kandi hakaba hateye udushurwe, hasi naho hakaba hari uducanga ndetse nutu

Abanyeshure biga mukigo c’ishure ryisumbuye ,bashize intebe hanze muvyatsi niho bicaye musi y’igiti, Kandi hirya hakaba har’ibiti bihari, abanyeshure bakaba bambaye amashati yera hamwe n’amajipo n’amapantaro bisa n’ubururu, Hadi hakaba har’ivyatsi n’inkungugu.

Mukibuga camashure yisumbuye harimwo imodoka imbere nyinshi zihahagaze zikaba zihagaze mutwatsi izindi zihagaze kumusenyi hamwe n’utubuye, hirya no hino hakaba hakikujwe n'ibiti, izo modoka zimwe zirirabura izindi zikaba zera.

IKigo camashure yisumbuye hagati mukibuga hakaba hari utubuye hamwe n'umusenyi kandi hakaba hari inyubako zubakishije amatafari ahiye imbere yinyubako hakaba hateye amashurwe kandi hagati hakaba hari ikibuga cumupira wamaguru hirya no hino hakaba hakikuje ibiti munsi yibiti hakaba hari imodoka yera ihahagaze.

Mukibuga cishure ryisumbuye hahagaze imodoka yera hagati iyindi modoka ikaba ihagaze imbere yinyubako nayo nyene iyo modoka ikaba yera iyo nyubako ikaba yubakishije amatafari ahiye ikaba igeretse kabiri kandi hakaba hasizeko irangi ryubururu hamwe nirangi ryera.

Imbere mu kigo c'amashure yisumbuye, har 'inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, inyubako imwe yohasi ikaba ishaje .Hakaba hari utwatsi tuhateye, kandi hakaba hari umusenyi, hamwe n'utubuye . Hirya no hino hakaba hari ibiti bihakikuje.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,hasi hari umusenyi uvanze n'utubuye ,hakaba hari inyubako imwe igeretse kabiri ikaba isize irangi ryera mu mbavu Kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye ,hirya no hino hakaba hari ibiti birebire birengeye amashure.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu kibuga imbere hari imodoka zihagaze zimwe zirabura n'izindi zera zikaba zihagaze mu musenyi hamwe n'urucekebuye kandi hakaba hari n'utwatsi hakaba hari n'ibiti hirya no hino bikikuje inyubako nazo zikaba arindende zigeretse mu buryo bw'amagorofa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshure basohoye intebe hanze bakaba bazicayeko bakabambaye umwambaro w'ishure amashati yera hejuru hamwe n'amajipo n'amapantara sa n'ubururu impandi yabo akateye amashurwe maremare, kandi zo ntebe zikaba ziri musi y'igiti hasi hakaba hari utwatsi.

Imbere mu kigo c'amashuri yisumbuye hari ivyatsi bihateye. Hakaba kandi hari umusenyi hamwe n'utubuye ,abanyeshuri bamwe bakaba bahagaze umutwatsi abandi barih mu musenyi imbere y'amashuri hakaba hari amashugwe ahateye amashuri na yo akaba yubakishijwe amatafari ahiye hejuru hasakaje amabati.

Inyubako z' amashure yisumbuye zigizwe n' amatafari ahiye, kandi zikaba zigeretse rimwe, zikaba zisize irangi ryera rigenda rikenyeje n' irindi rigenda rimanuka, zikaba zifise amadirisha y' ivyuma asize irangi ryera, hamwe n' imiryango y' ivyuma nayo isize irangi ryera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yibakishije amatafari ahiye abanyeshuri akabahagaze imbere y'iyo nyubako bambaye impuzu zisa n'ubururu, kandi nkingi z'iyo nyubako zikaba zisizirangira isa n'ubururu hamwe n'ivyuma bisa n'ubururu amadirisha akabayera agizwe n'ivyuma hamwe n'ibiyo.

Imbere mukigo camashure yisumbuye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye kandi imbere yayo hakaba hari amashurwe hamwe nibiti bikiri bito hakaba harimwo nibiti birebire cane kandi hakaba hashinze ibendera zitatu rimwe niryuburundi irindi niryubufaransa irindi niryubumwe bwaburayi

Mu kigo c'amashure yisumbuye, imbere hari umusenyi mwinshi hamwe n'utubuye. Hakaba hateye ibiti birebire bikuze. Inyubako zikaba zifise amabati ashaje hejuru, hakaba hari uruzitiro rw'ivyuma rusize irangi risa n'ubururu kandi hirya hakaba hari ibindi biti vyinshi.

Icapwa cerekana ishure ry'isumbuye ry'imyuga ry'Ibubanza kigizwe nibara ryera, kikaba candikishijwe ibara ryirabura, kuruhome hakaba hari amatafari ahiye kandi hakaba hagaziyemwo irangi ryera hagati, inyuma yaho hakaba hari ibiti birebire bihateye kandi bikaba bikikuje uruzitiro rw'ishure.

Abanyeshure ba kaminuza bari mw' isomero bariko barateranya ivyuma, kandi umwe wese akaba afise icumba ciwe mu ntoki, ivyo vyuma bikaba biri ku meza y' urubaho, umwe wese akaba afise icuma ariko ateranya n' ikindi mu ntoke ziwe.

Umunyeshure yiga muri Kaminuza ,yambaye inkofero isa n’umuhondo ,n’impuzu isa n’ubururu ,akaba afise indangurura majwi muntoke ifis’ibara ryirabura, akaba ariko yigisha abanyeshure ibijanye no gukora umuyagankuba ,hakaba har’ivyuma ariko yigishirizako biri kukibambazi.

Mu kigo ca kaminuza imbere mw'isomero abanyeshuri bicaye ku ntebe bariko bariga umwigisha akabahagaze imbere, ariko arabigisha akoresheje ikibaho ca kija mbere ku ruhome hakabasize irangi risa n'umuhondo, kandi hejuru amatara akaba arikaraka.

Umunyeshure yiga muri kaminuza yambaye impuzu zera hamwe n'inkofero yera akaba afise ibifungurwa mu ntoki ku isahani, abiteruje ukuboko kw'ukubamfu ariko aratwenga, akaba ari imbere mu gikoni aho basanzwe batekera, kandi akaba abishiriye abashaka kubifungura.

Mwisomero abanyeshure biga muri kaminuza baricaye kuntebe bose bambaye utubafuka umunwa kandi umwe wese akaba afise ikirato imbere yiwe ariko aragikora bakaba bicaye bicaye kuntebe zimbaho mumbavu hakaba hari indobo bakarabiramwo

Umunyeshure ari mw'isomero hamwe n'abigisha babiri b'abazungu bamuhagaze hejuru. Akaba afise isakoshi yirabura yayiteretse hasi. Umwigisha w'umuzungu akaba ariko aramwigisha afise mudasobwa imbere yiwe hagati mw'isomero, hakaba kandi hapanze ibitabo vyinshi ku tubati.

Abanyeshure biga muri kaminuza bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu, bakaba bafise ivyuma mu ntoke bariko barateranya, hakaba hari n'abandi mu nyuma yabo bafise ivyo bariko barateranya, inyubako barimwo ikaba ifise igisenge c'imbaho, kandi haka hari amatara yera hejuru.

Mwisomero rya kaminuza abanyeshure bariko bariga bakaba bicaye kuntebe zirabura imbere yabo haka hari imeza zifise urubaho hejuru nivyuma hasi bisize irangi ryirabura hejuru hakaba hasize irangi ryera kandi hakaba hafise inkigi zirangi zisa numuhondo umunyeshure akaba afise indangura majwi akaba ariko aravuga

Imbere mw'isomero abanyeshure biga muri kaminuza bicaye ku ntebe bariko bariga umwese akaba afise impapuro n'ikaye imbere yiwe hamwe n'ikaramu, kandi umwe wese akaba afise agacupa k'amazi imbere yiwe, hasi hakaba hari isima, ku ruhande hakaba hari amadirisha y'ibiyo, kandi hejuru amatara akaba ariko araka.

Imbere mu kigo ca kaminuza ,abanyeshure baricaye bambaye umwambaro usa n'ubururu umwe wese akaba afise ikigura n'ikaramu ariko arandika ,bakaba bose bariko bandikira ku meza Kandi bicaye ku ntebe z'imbaho hakaba hari umugabo abahagaze imbere yambaye ikoti ariko arabakurikirana.

Abanyeshure biga muri kaminuza bari imbere mw'isomero, bakaba bambaye ibibafuka amaso kugira ngo ntihagire ibiyonona, bakaba bambaye umwambaro w'ishure bafise ivyo bariko barasudirisha mu ntoki, bakaba bariko basudira ivyuma. Muri iyo nyubako, hakaba harimwo amatara ariko araka.

Abanyeshure biga muri kaminuza bari imbere mw'isomero bariko bariga, bamwe bakaba bahagaze, abandi bakaba bariko barakwirikira umwigisha, bakaba bafise za mudasobwa imbere yabo, hejuru hakaba hariko haka amatara yera, ku kibambazi hakaba hasize ibara risa n'umuhondo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bahagaze imbere y'inyubako bigiramwo iyo nyubako ikaba igizwe n'amatafari atukura kandi hakaba hari imiryango isize ibara risa n'ivu n'amadirisha y'ibiyo afise ivyuma hasi hakaba hari amakaro kandi imbere hakaba hari utwatsi tuhateye.

Abanyeshure ba kaminuza bigi ibijanye no kwubaka bariko baravanga umusenyi hamwe n'amabuye bafise n'indobo bakaba bariko barubaka bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu hakaba hari umwigisha ahagaze impande yabo afise impapuro'mu ntoki, ariko arabakurikirana.

Mw'isomero rya kaminiza, abanyeshure baricaye ku ntebe bariko bariga, hasi hakaba hari isima, bakaba bashize amasakoshi ku ntebe, abanyeshure babiri bakaba bahagaze imbere bariko basigurira bagenzi babo, bifashishije ikoranabuhanga, kandi hejuru hakaba hari ikigabanya ubushuhe.

Mu kigo ca kaminuza mw'isomero abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure n'ibibakingira kugira amaso ntiyononekare. Bakaba bariko biga ibijanye no gusudira. Bakaba bariko bateranya ivyuma. Ku bihome hakaba hari irangi risa n'umuhondo, kandi n'amatara akaba ariko araka.

Mu kigo ca kaminuza abanyeshure bari mw'isomero bariko bariga, bakaba bambaye impuzu zisa n'urwatsi rutoto, bambaye n'inkofero zera hamwe niz'umuhondo, bakaba bariko barakoresha amamashini bateranya ivyuma, hirya no hino ku bibambazi amatara akaba ariko araka.

Umuntu umwe arahagaze yambaye agafukamunwa Kandi yambaye n'ishati akaba afise ico bafatisha amasanamu ariko arafata amasanamu, ibifata amasanamu bikaba vyirabura Kandi bikaba biri mucumba hasanzwe harimwo ibindi vyuma.

Abanyeshure biga muri kaminuza, bari mu kigo bakaba bari mu ndimiro, bakaba bariko barakurikirana ibijanye n'ibiterwa, bakaba bambaye impuzu zera hamwe n'ivyuma mu ntoki bariko barapimisha ibiterwa bose bakaba bunamye bariko bararab'uko ibiterwa bimeze.

Imbere mw'isomero ry'amashure ya kaminuza, abanyeshure bicaye mw'ishuri bariko bariga, bakaba bambaye umwambaro w'ishure usa n'urwatsi rutoto, kandi umwe wese akaba afise imetero mw'izosi ,kandi bakaba bafise icarahani imbere yabo bariko biga gushona.

Mukigo cishure rya kaminuza abanyeshure bicaye mwisomero bariko bariga kubibambazi hari ububati busize irangi risa nurwatsi rutoto nirisa n'umuhondo hakaba hapanzeko ibitabo kuva hasi gushika hejuru, abarimu babiri babazungu bakaba bariko barigisha umunyeshure wumwirabure akaba afise isakoshi yirabura iteretse hasi kwisima.

Ikigo ca kaminuza mu cumba bigiramwo gufotora , har'ivyuma vyinshi, bimwe bakoresha mu gufotora. Hakaba hari umunyeshuri afise ico bafotoresha , ariko arafata amasanamu . Yambaye agafukamunwa , kandi hakaba har'ikindi gifata amasanamu, kiri impande yiwe.

Mu kigo ca kaminuza, abateka bari mu gikoni, bariko barateka, bakaba bafise ibitunguru bariko barakata n' uducupa tw' amavuta imbere yabo, bakaba bambaye umwambaro wera, hamwe n' inkofero zera, bakaba bafise kandi imbugita mu ntoke.

Abanyeshure biga muri kaminuza, bicaye ku ntebe bariko bariga, intebe bicayeko zikaba ariz'imbaho, zikaba zigizwe n'ivyuma vyera n'ibisa n'umuhondo, umwigisha w'umuzungu akaba ahagaze imbere ariko arabigisha. imbere hakaba hari ikibaho gisize n'ibara risa n'urwatsi rutoto.

Abanyeshure biga muri kaminuza bicaye mw' ishure bariko bariga, inyubako barimwo ikaba ifise igisenge kigizwe n' ivyuma, gisize ibara ritukura, mu mbavu hari ibitambara vyera, hejuru hakaba hakenyeje igitambara gifise ibara ritukura n' ibara ry' umuhondo, ku kibambazi hakaba hasizwe ibara ryera, kandi hejuru hakaba hari amatara yera.

Abanyeshure biga muri kaminuza bariko biga ivyo guteka, bambaye impuzu zera n'inkofero zera, imbere yabo hakaba har'amasafuriya bakaba bariko barateka, hirya no hino inzu ikaba isize irangi risa n'umuhondo Kandi hakaba har'ivyuma bihashinze birebire baterekako amasafuriya.

Abanyeshure ba kaminuza bari mw'isomero bakabambaye umwambaro usa n'urwatsi rutoto hamwe n'inkofero zera n'izindi zisa n'umuhondo umwese akaba afise icuma imbere yiwe giteretse ku meza bakaba bariko barabiteranya abandi bakaba bafise impapuro n'amakaramu bariko barandika.

Umunyeshure yiga muri kaminusa yambaye umwambaro wo guteka inkofero yera hamwe n'impuzu y'indi yera akaba afise ivyo kurya ahejeje gutegura kw'isahani mu kubokokwouku bamfu akaba arikaratwenga ari imbereye mu gikoni akaba abishiriye ababifungura.

Mu kigo ca kaminuza abanyeshure bari mu gikoni bariko barateka imbere yabo hakaba hari amasafuriya, kandi bakareku bateka ku mbabura za kija mbere bakaabambaye umwambaro wera hamwe n'inkofero zera, kandi umwese akaba afise isafuriya yiwe imbere yiwe.

Abanyeshure biga muri kaminuza, baricaye bafise irangi mu mbavu zabo, umwe wese akaba afise ikigura n'ikaramu ariko arandika, hakaba hari umugabo ahagaze impande yabo yambaye ikoti y'irabura ariko arabakurikirana, hirya yabo hakaba hari ibiti birebire.

Abanyeshure biga muri kaminusa bambaye umwambaro usa n'ubururu bose baricaye ku ntebe y'urubaho bakaba bafise ibigura n'amakaramu bariko barandika imbere yabo hakaba hari imeza iriko amarangi hakaba hari umugabo ahagaze hejuru yabo yambaye i koti yirabura irya hakaba hari ibiti binini.

Abanyeshure ba Kaminuza biga ibijanye n'ubuvuzi, bambaye ubufukamunwa n'impuzu zera bakaba bariko bariga mibijanye n'ugupima inrwara, hakaba bamwe bicaye abandi bahagaze hejuru hakaba hari amatara ariko araka.

Mw'isomero abanyeshure ba kaminuza baricaye bariko bariga bakabambaye umwambarusa n'urwatsi rutoto, kandi bakaba bafise imetero mw'izo si bakaba bariko barashona impuzu umwese afise icari ahandi imbere yiwe hakaba hari umwigisha ahagaze imbere yabo, ariko arabigisha bambaye impuzu.

Abanyeshure biga muri Kaminuza bampaye ibibafuka amaso kugira ngo ntiyononekare bakaba bafise ivyuma muntoke bariko barabiteranya bakaba bariko basudira icuma nikindi kandi hakaba hasize irangi Risa numuhondo.

Imbere mw'isomero rya kaminuza abanyeshuri biga muri kaminuza bicaye ku ntebe bariko bariga, kandi hakaba hari ibitabo vyinshi biri ku bubati bipanze kuva hasi gushika hejuru abigisha babiri b'abazungu bakaba bariko barigisha umunyeshuri yicaye hasi ku ntebe akaba afise isako shiwe yirabuwe.

Umunyeshuri wo muri kaminuza yambaye inkofero itukura n'impuzu isa n'ubururu imbere yiwe akaba afise urubaho mu ntoki hamwe n'iranda ariko arasena urubaho kugira arukoreshe ico ashaka mu mbavu ziwe hakaba hari inyubako isize irangi risa n'umuhondo hariko ibirabagu.

Mu kigo ca kaminuza abanyeshure baricaye bambaye umwambarusa n'ubururu 'umwese akaba afise ikigura n'ikalamu bariko barandika bakaba bicaye ku ntebe z'urubaho hamwe n'amasakoshi yabo hasi hakaba ari umugabo ahagaze hejuru yabo yambaye ikoti yirabura, ariko arabakurikirana.

Abanyeshure ba kaminuza biga ivy'ubuganga bambaye udufukamunwa n'impuzu zera bakaba bari mu cumba aho basuzumira ingwara kandi bakaba bariko barazipima bakoresheje ibipimo vyabo. Bamwe baragaze abandi nabo baricaye.

Abanyeshure ba kaminuza biga ibijanye no guteka, bari imbere mu gikoni bariko barategura ibifungurwa, bakaba bariko barabishira ku masahani, bakaba bambaye udufukamunwa kandi bakaba bambaye ibintu vyera mu mutwe n’impuzu z’akazi. Imbere muri iyo nyubako hakaba hariko haka amatara.

Abanyeshure biga muri kaminuza, bicaye mw'ishure bariko bariga. Bakaba bafise ibitabo n'amakaramu imbere y'abo. Hejuru hakaba hari utugabanya ubushuhe. Mubavu ku madirisha, hakaba har'ibitambara, kandi ku kibaho hakaba hari ibara risa n'urwatsi rutoto.

Abanyeshure ba kaminuza bicaye mwisomero bariko bariga bakaba bicaye kuntebe zifise ivyuma mumbavu imbere hakaba hari umwigisha wumuzungu ariko arabigisha kandi akaba afise ikibaho ca kijambere hejuru hakaba hariho amatara ariko araka

Mw'isomero ry'Amashure ya Kaminuza, hahagazemwo abagabo bambaye inkofero zisa n'umuhondo, hamwe n'amataburiya asa n'ubururu, hakaba harimwo n'abandi bambaye Impuzu zisanzwe, Bose bafise ivyuma muntoke bariko barateranya.

Muri kaminuza abanyeshure baricaye aho bapimira indwara ,bambaye impuzu zera n'inkofero zera ,umwe wese akaba yicaye ukwiwe imbere yiwe afise rugagamisha imbere bakaba bariko barapima indwara baba bafashe abagwayi, umwe wese akaba yicaye ku ntebe yiwe.

Abanyeshure biga muri kaminuza bicaye mwishure bariko bariga ,bakaba bicaye kuntebe zitukura kandi bakaba bambaye udupira twera Kandi bakaba bari munyubako Ifise irangi risa numuhondo mumbavu nirangi ryera nibitambara bitukura Kumadirisha.

Umunyeshure yiga muri Kaminuza yambaye inkofero itukura, yambaye nisarubeti isa nubururu, akaba afise urubaho imbere yiwe afise niranda ariko ararusena neza kugira ngo ashobora kurukoramwo ico ashaka.

Abanyeshure biga muri kaminuza bicaye mu ntebe bariko bariga bamwe amasakoshi yabo hakaba ateretse ku meza hakaba hari abigisha babiri imbere bariko barabigisha bifashishije ikibaho ca kija mbere hejuru hakaba hari ibigabanyi ubushuhe hamwe n'amatara yera hejuru.

Mu kigo ca kaminuza, hari ivyatsi vyinshi kandi hakaba hateye n'amashurwe, hakaba hari n'ibiti birebire kandi hakaba hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi inyubako zikaba zubakijije amatafari ahiye kandi imbere hakaba harimwo amatara ariko araka inyuma y'amashure hakaba hari biti birebire vyinshi bihari.

Abanyeshure biga muri Kaminuza baricaye bambaye umwambaro wera, bakaba bicaye kuntebe zitukura bari mwishure bariko bariga, kubibambazi hakaba hasize ibara ryara n'ibara ryumuhondo kandi bakaba bose bafise utuntu bambaye mw'izosi dusa nubururu.

Imbere mw'isomero, abanyeshure ba kaminuza bambaye udufukamunwa n'impuzu zisa n'urwatsi rutoto, bakaba bafise ibirato mu ntoke bariko barabiteranya bakaba bicaye ku ntebe z'imbaho, hirya no hino hakaba hari indobo bakarabiramwo.

Abanyeshure ba Kaminuza bariko bariga bambaye umwambaro usa n'ubururu. Bakaba bariko biga ibijanye n'ubwubatsi. Bakaba bariko bubaka ikizu bashushanije imbere yabo hasi isinze irangi ryera, ifise amadirisha, yirabura hejuru amabati.

Abanyeshure ba kaminuza bari mw'ishure bariko bariga, imbere hakaba hari umwarimu ariko arabigisha, afise icupa ry'amazi imbere yiwe kandi afise mudasobwa. Imbere ku kibambazi haka hari ikibaho ca kijambere ariko arabigishirizako kandi hakaba hasize irangi ryera.

Isomero ry'ikigo ca kaminuza, abanyeshure biga muri kaminuza baricaye mw'isomero bariko bariga, bakaba bicaye ku ntebe z'imbaho zubakishijwe ivyuma bisisize irangi. Abari imberi bakaba bicaye ku ntebe zirabura, mu mbavu hakaba hari ibitambara vyera hejuru bikenyeje ibara ry'umuhondo n'ibara ritukura.

Imbere mw'isomero rya kaminuza, abanyeshure bariko bariga, bambaye umwambaro usa n'ubururu, bakaba bafise ivyo bafatanisha ivyuma, bariko barabiteranya, bakaba bariko bakora imiryango y'ivyuma, bamwe barahagaze abandi n'abo bakaba bicaye.

Isomero rya banyeshure ba kaminuza abanyeshure bari imbere bariko bariga ,imbere hari mudasobwa iteretse kumeza, abanyeshure nicaye kuntebe, umuntu yambaye impuzu zirabura arahagaze, intebe zimwe zikaba zirabura, nayo imeza zigizwe nimbaho, hecuru hakaba hari igisenge cera nyuma hakaba irindi size irangi ryera ni ry'umuhondo.

Abanyeshure biga muri kaminuza baricaye mw' ishure bariko bariga, bakaba bicaye ku ntebe zifise ibara ritukura, mu mbavu z' iyo nyubako barimwo hakaba hari ibitambara bifise ibara ritukura, kandi ku bibambazi hakaba hasize ibara risa n' umuhondo .

Abanyeshure biga muri kaminuza bakaba bariko biga ibijanye no guteka, bambaye umwambaro wera hamwe n'inkofero zera, imbere bakaba bambaye uwundi mwambaro utukura, umwe wese imbere yiwe akaba afise ico ariko arakatiramwo igitunguru, bamwe bakaba bambaye udufukamunwa dutukura abandi udufukamunwa dusa n'urwatsi rutoto.

Icumba ca kaminuza aho bigira gufata amasanamu, hari igifata amasanamu, abanyeshure bakaba barimwo, bariko barateranya ivyuma, kandi hakaba hari n'intsinga nyinshi, ku kibambazi hasize ibara ry'ubururu, hariko n'ivyapwa vyanditse n'ibara ritukura.

Mw'isomero ry'abanyeshure ba kaminuza, baricaye mw'ishure bariko bariga, bakaba bafise umwarimu imbere ariko arabasigurira, imbavu muri iryo somero hakaba hari ibitambara vyera, hejuru hakenyeje irangi ritukura n'irindi rangi risa n'umuhondo.